A Najeriya aykin kiwo na shanu yana taka muhimmiyar rawa acikin farnin noma kuma yana da tasiri mai girma wajan habaka kayayyakin noma zuwa kasashen waje wannan masana'antar tana kiwo na shanu tana samar da kayayyaki da dama wanda ke temakawa wajan habaka tattalin arzikin kasa musamman tafiskan fitar da kayayyakin noma akwai hanyoyi da yawa wanda wanda ake amfani da shi dakuma gudummawa da fitar ga kayayyakin noma a Najeriya fitar da nama da manshanu aykin kiwo na shanu a Najeriya yana samar da nama da manshanu wanda ke daya daga cikin kayayyakin da ake fitarwa zuwa kasashen waje nama na daga shanu yana daya daga cikin kayayyaki abinci masu bukata a kasuwan duniya musamman a kasashen yammacin duniya inda ake saye da amfani da nama a matsayin babban abinci manshanu kumma yana amfani wajan samar da sabbin kayan abinci da magunguna wadda ke habbaka futarwa daga Najeriya fitar da fata da kyalle fata da gyalle da shanu suma na daya daga cikin kayayyakin da ake fitarwa daga najeriya ana amfani da fata a masana antu daban-daban wajan samar da tufafi jakunkuna takalma abin zama da sauran kayayyakin fata hakanan kyalle da ake samu daga shanu yana da amfani a masana'antar samar da takalma da kayan sawa wanda hakan yake kara habaka fitarwa da kuma samar da kudaden shiga ga kasar shanu suna habaka masana antar tattalin arziki aykin kiwan na shanu yana habak masana'antu da dama a Najeriya kamar samar da abinci ga shanu kayan ayki na noma da samar da ayyukan yi ga dubban mutane a fadin kasa wannan yana temakawa wajan kara yawan kayan da ake fitarwa da kuma habaka tattalin arzikin kasar ta hayar samar da dama ga manoma masu sana'a da masu masana antu fitar da nama ,fata, da manshanu daga najeriya yana haba sanun kudaden shiga ta hanyar kasuwancin duniya wannan yana bada danar samun kudaden waje wanda zai temaka wajan inganta sauran faarnoni da tattalin arziki akwai kasuwanci da dama na duniya dake sayan kayayyaki daga najeriya wanda hakan ke kara kudaden shigarwa ga kasar aykinkiwa na shanu yana karfafa aykin noma a Najeriya musamman a cin yankunan da ake kiwan shanu manoma na shanu suna amfani da fili mai kyau don shuka abinci ga shanu wanda haka yana habaka noman abinci a kasar hakannan na temakawa wajan samar da abubuwan amfanin gona da ake amfani da su wajan ciyar da shanu wanda ke habaka samar da abinci da kayayyaki a cikin kasar aykin kiwo na shanu yana da matukar mahimmanci a yankunan arewa inda aka fi samun shanu da kuma yankunan kudu dake habaka masana'antar fata da nama yankunan da sukafi kiwan shanu suna fitar da kayayyakin da ake bukata na fata da nama a kasuwan nin duniya wannan yana ba da damar kasuwanci mai kyau a tsakanin kasashen duniya da Najeriya da karuwan bukatar nama daga dashanu a kasuwannin duniya Najeriya na amfani da wannan damar wajan habaka yawan fitar da kayayyaki kiwo na sganu bukar nama da sauran kayayyakin shanu na karuwa a kasuwannin duniya musamman kasashen da sukafi amfani da nama a abincin su wanda hakan yake temaka habaka fitarwa daga Najeriya ayukan kiwo a Najeriya na bukatan ingantaccen ingantaccen hanyoyin kiwo da kula da shanu domin samar da kayayyaki masu inganci wannan yana karfafa fasahar kiwo wanda zai temaka a wajan samun nama mai inganci fata da manshanu wanda zai dace da ka'idoji na kasuwannin duniya masana'antar kiwo na shanu a Najeriya tana taka mahimmiyar rawa wan habaka fitar da kayayyakin noma nakasa daga cikin kayyakin da ake fitarwa akwai nama, manshanu fata da dai wanda ke temakawa wajan habaka samun kudadan shiga da kuma tattala azzikin kasar ayyukan kiwo na shanu suna daukaka noma da samar da abin gina shanu wanda zai kara habaka masana 'antu dakuma fitar da kayayyaki masu inganci daga Njeriya

Ta yaya makiyaya a Nigeria za suyi amfani da hanyoyin da zasu sarrafa, da kuma ka re dabbobin su daga mahara. Makiyaya a Nigeria na amfani da hanyoyin gargajiya, da zamani daban-daban, domin sarrafawa da kuma ka re dabbobin su daga mahara. Hanyoyin gargajiyan sun haɗa da: kiwo, gidan dare, kiyaye dabbobi, labarai, da kuma sa'ido. Hanyoyi na zamani kuma sun haɗa da: katangar da ke amfani da hasken rana, tsarin GPS, hanyoyin sadarwa, kamar wayar hannu, da kuma haɗin kai tare da hukumomin da ke kula da namun daji. A duk lokacin da makiyaya ke yin kiwo suna tare da dabbobin su, saboda haka mahara ba zasu taɓa samun damar da za suyi musu farautar dabbobi ba. Idan dare yayi, makiyaya na yin amfani da ciyayi masu sarƙaƙiya, da katangar katako dan ka re shanun su da daddare, a lokacin da mafarauta suka fi yawa. Sannan idan dare yayi, suna amfani da dabbobi kamar su kare, doki, jaki, domin su domin suyi musu gadi. Saboda a duk lokacin da um mafarauta suka zo idan idan waɗan nan dabbobi sukai kuka, su kuma kamar sun wa makiyaya inkiya ne, su kuma suna jin haka sai sui sauri su fito, saboda sun san dole mafarauta ne suka zo, sui musu farautar dabbobun su. Sannam makiyaya suna amfani da labarai, da kuma sa'ido, kamar makiyaya su kan zagaya wurare, wuraren da ke kewaye, ma'ana: wuraren da ke kusa da su, domin su gano wa'enda zasu iya wuraren da ke kusa da su, domin su gano wuraren da mafarauta suka je su kai farauta, domin su kuma su san matakan da zasu ɗauka. Hanyoyi na zamani sun haɗa da: katangar da ke amfani da hasken rana. Makiyaya na amfani da katangar da ke amfani da hasken rana, domin a lokacin da suke kiwo da rana, se sui amfani da wannan katangar, kamar sun ɓuya ne daga mafarauta, su kuma ba zasu samu damar ganin su ba. Sannan suna amfani da tsarin GPS. Tsarin GPS kenan, makiyaya suna amfani dashi domin bin diddigin shanun su, da kuma lura da duk wani motsin su. Suna amfani da wayoyin hannu da hanyoyin sadarwa. hanyoyin sadarwa kamar rediyo, idan sukai amfani da su, za suji a ina ne mafarauta suka je sukai farauta, su kuma sai su san matakan da zasu ɗauka domin ka re dabbobin su da kuma kan su. Sannam makiyaya suna haɗa kai da hukumomin da ke kula da namomin daji, domin in dai suka haɗa kai dasu, su kuma wa'innan hukumomin zasu basu masu gadi da daddare, domin su kulan musu da shanun su idan dare yayi.

harkokin birnin Najeriya sun yi tasiri sosai a kan al'adun kiwo na gargajiya ga wasu daga cikin tasirorin da suka yi na farko sun yi tasiri wajen rage filayen gonar ciki yayin da yankunan birane ke faɗaɗa filayen kiwo na gargajiya su kuma suna zama wuraren gine gine da zaman take na zamantakewa masana'antu da kasuwanci wannan ya na rage yawan filayen da dabbobi ke yin kiwo a kai ya na haifar da kuma rikice rikice tsakanin manoma da masu kiwo kan amfani da filaye wasu ma su kiwo su na tilasta ɗaukar dabbobinsu zuwa wurare masu nisa da kuma ƙasa mai kyau wanda hakan na iya shafar lafiyar dabbobin sannan akwai tsanani a tattalin albarkatun organisation ya na haifar da ƙaruwar takara wajen albarkatun ruwa da filaye na kiwo yayin da birane ke girma su kuma albarkatun ruwa na na ɗabi'a su na zama kaɗan wanda hakan ya na haifar da amfani da su fiye da ƙima wanda ke shafar kiwo na dabbobin sannan akwai canje canje a hanyoyin hijira da rikici yawancin ma su kiwo na gargajiya musamman daga ƙabilar fulani su na buƙatar hijira daga karkara zuwa birane domin neman filayen kiwo mafi kyau wanda hakan ya na jawo saɓani da rikice rikice tsakanin manoman gida waɗannan rikice rikicen su na da alaƙa da matsalar shiga ma shigar manoma cikin hanyoyin kiwo na gargajiya da lalata amfanin gona da dabbobi ke yi sannan akwai samun sannan an samu sa sababbin hanyoyi sabon cigaba birane ya sa wasu daga cikin masu kiwo sun fara amfani da sababbin hanyoyin kiwo kamar amfani da lambun dabbobi da kuma sayan abincin dabbobi maimakon dogaro kawai da kiwo na fili amma ba kowa ke iya ɗaukar wannan canjin ba wanda ke taƙaita yaɗuwar wasu hanyoyi mafi inganci ko ɗorewa kasuwancin dabbobi da samun kasuwa girman birane girman birane ya na bada damar samun kasuwanci na dabbobi wanda ke haifar da ƙarin kasuwanci buƙatar naman dabbobi da sauran kayyayakin dabbobi a cikin birane ya haifar da cigaban kasuwanni a wasu wuraren amma kuma ya na kawo ƙalubale game da jigilar dabbobin daga nesa sannan akwai canje canje a al'adu ta hanyar zamantakewa

manoman kifi suna amfani da hanyoyi da kayan aiki daban daban dan sarrafa recording din kiwo kamar bin diddigin dabbobi sa ido kan tsarin kiwo da rubuta hanyoyin motsi na zangon wa 'yannan hanyoyi suna banbanta bisa ga yankin albarkatun da ake dasu da kuma yadda hada fasahar zamanin ga wasu hanyoyi da kayan aikin da manoman dabbobi ke amfani dasu hanyoyi na gargajiya al'ada zan ce a cikin al'umomin manoman dabbobi da yawa ana yin rubuce rubuce ta hanyar tunani da al'adar zance manyan shekaru da masu kiwo suna ajiye recording din motsin dabbobi tsarin ciyawa da lafiyar dabbobi a cikin tunani kuma suna watsar da wannan ilimin ta hanyar magana zuwa ga matasa suna watsa wannan suna fadakarwa alamar dabbobi alamomin jiki akan dabbobi kamar yanakan kunnen dabbobi zana alama ko kuma alamun sa wa suna taimakawa wajen gane dabbobi alamun sa wa suna suna taimakawa wajen gane dabbobi wannan yana ba damar bin diddigi dabbobi na musamman cikin gida musamman idan an siyar da dabbobin an rasa su ko kuma suna bukatar kula wa na musamman sannan akwai recording din motsi wasu manoman dabbobi suna rubuta recording din motsi wa ajenda dan yin rejista na motsin dabbobin su wannan recording suna dauke da gurare da dabbobin su suke yin ciye ciyen su hanyoyin na zangon shekara da abubuwan mahimmanci kamar haihuwa ko cututtuka sannan akwai sadar wa na kungiya manoman dabbobi sun dogara da sadar wa a cikin al'umomin su dan raba bayanai game da wuraren ciyar wa albarkatun ruwa da bazanar da ka iya taso wa tattaunawar kungiya da tarukan al'uma suna taimaka wajen daidaita motsin dabbobi da kula da labarkatun da ake kula da su hanyoyin zamani sun hada da wayoyin hannu da kuma hanyar sadarwa fasahar wayan hannu ta kawo sauyi a cikin kiwan dabbobi a yawancin sassan africa yana bada damar manoman dabbobi su bibiyi guraren da dabbobin su suke tsarin ciyawa da motsin zango shekara ta hanyar service na samu wasu manoman dabbobin suna amfani wayoyin hannu dan musyar bayanai na hakika tare da sauran monoma ko masu sayarwa sannan akwai tsari na gps ma'ana tsarin bayanai na kasa na'urorin gps suna samun karbuwa sosai wajen bin diddigin wuraren dabbobi da ma sukeyi wannan gps ko na'urorin da aka daura akan dab bobi suna bada damar bin diddin motsin dabbobi cikin dace wa akan akan tazara mai yawa ana amfani da software na jis dan nazarin wannan bayanan da inganta (?????)

Manoma a Kudu maso yammacin Najeriya suna ɗaukar fasahohin zamani kamar manhajojin wayar hannu GPS da sauran kayan aiki na zamani. Don inganta sarrafa kiwon dabbobi. Wannnan amfani yana canja hanyoyin kiwo na gargajiy da kuma samar da sabbin hanyoyi don lura da lafiyar dabbobi. haihuwa da ciyar da su. Ga wasu hanyoyin da ake amfani da su na fasahohin zamani manhajojin wayar hannu don sarrafa lafiya. Lura da lafiyar dabbobi, Manoma a Kudu maso yammacin Najeriya suna amfani da manhajojin wayar hannu don lura da lafiyar dabbobinsu. Waɗannan manhajoji suna ba da damar bin diddigin al' alamomin cututtuka rubuta allurar riga kafi da samun sanarwa kan lafiyar dabbobi. wannan yana taimakawa wajen tabbatara da cewa dabbobin suna samun kulawa kan lokaci wanda ke rage yawan ɓullar cututtuka Taimakon likitan dabbobi wasu manhajojin suna bada damar yin shawarwari ta yanar gizo, tare da likitan dabbobi. wanda ke ba manoma damar samun shawara kan lafiyar dabbobinsu, ba tare da buƙatar zuwa likita zuwa ganin likita a zahiri ba. Wannan yana da matuƙar amfani a yankunan da ake samun sabis. amma ba shi da amfani a guraren da ba samun sabis. sannan akwai bin diddigin cutar manhajojin wayar hannu na taimakawa wajen bin diddigin bin cutar sannan GPS da bin diddigin motsi na sarrafa su kansu wannan um, su kansu dabbobin bin diddigin wuraren dabbobi ana amfani da na'urorin GPS kamar kwalaye da ake ɗaura wa dabbobi don bin diddigin wurwren dabbobi a ainihin lokaci wannan yana taimaka wa manoma wajen lura da motsin dabbobi a kan tazara mai yawa, musamman a yankunan da filayen ciyawa suka rarrabu ko inda hijira na zangon shekara ke faruwa tsarin ciyawa na am tsarin ciyawa, ta amfani da GPS manoma na iya tsara hanyoyin ciyawa da dabbobinsu ke bi da kuma lura da tsarin ciye-ciye. wannan bayanin yana taimakawa wajen kaucewa yiwuwar ciyar ciyarwar dabbobi fiye da ƙima da kuma inganta wuraren ciyarwa. ta yadda dabbobin za su samu abinci mai gina jiki duk shekara haka nan yana taimakwa wajen tsara hijira ta zangon shekara don inganta amfani da albarkatun da ake da su. Kayan aiki na sarrafa haihuwa, ana amfani da kayan digital domin samun kayan aiki don sarrafa haihuwa wannan yana taimakawa wajen kula da lafiyar su idan sun haihu da kuma kafin su haihu.

Ilimin gargajiya yanada matuƙar am fani wajan kiyaye sahihan bayanai da kiwon dabbo bi musamman a yankunan tsakiya da kudu maso gabshin Naijeriya wannan ilimi yana tema kama manoma wajen lura da abubuwa da dama da suka shafi kiwon dabbobi kamar haihuwa lafiya da motsi ga yadda ilimin gargajiya ke tema kawa wajan kiyaye cikakkun baya nan ilimin yana temakawa wajan rikodin haihuwa da tsarin haihuwa sarrafa zangon haihuwa manoma na amfani da ilimin gargajiya dan fahimtar lokutan tashi zangon zafi kenan da kuma lokacin da yafi dacewa dan haihuwa acikin wasu al'ummomin manoma na iya gane lokacin da shanu ke iya ke cikin zafi ta hanyar lura da halayansu ko alamomin jiki na musamman wannan ilimi yana temakawa tsarin jadawalin haihuwa dan samun mafi yawan dabbobi tarihin haihuwa manoma a yankunnan tsakiya ta kudu maso yamma sunada tarihi na iyalan dabbobinsu wanda aka adana cikin kwakwalwa ko ta hanyan rubuce rubuce na gargajiya wannan yana temakawa wajan sanin alamar dabbobi wanda ke sauƙaƙa gudanar da tsarin haihuwa da kuma tabbatar da in ganci gad na halayan dabbobi kulawa da lafiya da ciyarwa sanin cutar dabbobi ilimi na gargajiyana tema kawa wajan alamomin cututtuka acikin dabbobi manoma na iya lura da canje canje acikin halayen dabbobi se kuma yanayin lafiyarsu wanda ke basu daman ɗaukan matakan da suka dace kafin cutan da bazu wannan yana rage yawan cucuctuka don samar da ingantaciyar lafiya ga dabbobi amfani da magungunan gargajiya awasu yankunan manoma suna amfani da magungunan gargaji ya ko hanyoyin jiya da aka gada da ka kanni ta kula da lafiyan dabbobi wannan ilimi na tema kawa wajan rage dogaro da magunguna nazamani ko likitocin dabbobi ta hoda motsi da hijira bin diddigin motsi manoma fiye da kudu maso yamma na amfani da ilimin gargajiya wajan bin diddigin motsin dabbobi musamman a lokacin da akeyin hijira daga guraran ciyawa zuwa guraran ruwa ko lokacin damuna wannan ilimi yana bada daman tsara hanyoyin da dabbobi zasubi domin samun abinci da ruwa alokacin zagayowar shekara sananna gida amintantun lissafi da tsarin gudanarwa kiyaye bayanai cikin hanya mi sauƙi ilimin gargajiya yana temakawa wajan kiyaye bayanai batare da wahala ba acikin al'umman min da basu damar amfani da fashohin zamani manoma na amfani da kwakwalwa kokuma litafa lissafi danyin rekodin da sauri wannan na bada daman cigaba da gudanar da kiwo tare da kiyaye sahihan bayanai

Hadin gwaiwan manoma a arewacin Najeriya suna taka mahimiyar rawa wajan ingantawa da kuma dai-daita hanyoyin rakodin din kiwan dabbobi wannan hadin gwaiwa yana bawa manoma damar hada kai da yin ayki tare dan magance matsalolin da suka shafi kiwan dabbobi domin samin saukin amfani da sababbin rakodin hanya ta farko ita ce samar da tsarin rakodin da aka yadda da shi hadin gwaiwat manoma yana taimakawa wajan samar da tsarin rakodin guda daya da da zai zama mai sauki ga kowani manomi Wnnan yana temakawa wajan gujewa rakice-rikice na tsarin rakodin inda kowani manomi zai yi amfani da hanya daya ko tsari da aka amince da shi wanda zai taimaka wajan kiyaye sahihan baya ne na dabbobi hahuwar su lafiyar su da kuma motsinsu sannan akwai rakodin na haihuwa da lafiya ta hanyar hadin guwar manoma manoma na iya samar dai tsarin rakodin allura riga kafi da sauran jinya na dabbobi wannan yana temakawa wan lura da lafiya na dabbobi rage yaduwar cutttuka da tabbatar da cewa duk dabbobin da aka rika suna samun kulawar da suka dace fasahohin dijital da hada kai kungiyoyin manoma suna amfani da manhajojin wayar hannu ko tsarin daijital dan rakwaodin baya ne wannan yana temakawa wajan samun baya ne cikin sauri kuma yana rage kurakure da saba yi a wajan rakodin na gargajiya sannan wannan wanna fa sabuwar dijital suna ba da damar sadarwa tsakanin manoma da masana kiwo ko likitan dabbobi tattaunawa da musayar baya ne kungiyoyin manoma suna bada dama ga manoma su yi masayar baya ne gamai da yadda ake gudanar da kiwo da kuma hanyyoyin da za a bi dan inganta kiwon wannan musayen bayane tana temakawa wajan inganta tsarin rakodin a tsakanin manoma musamman a lokacin da ake fiskantar matsaloli iirin su cututtuka da matsalolin yanayi kula da kudi da tattalin arziki ta hanyar hadin gwaiwa manoma manoma na iya samun tallafi daga gwamnati ko kungiyoyin temako wannan yana ba da dama sayan kayan ayki ko fasahohi na zamani dan inganta rakodin ko gudanar da kiwo hakanan kungiyoyin suna temakawa wajan samun bayane gamai da da kasuwa da yadda za a inganta fitar da dubbobi korar da manoma kungiyoyin manoma suna koyar da manoma sabbin dabaru da hanyoyin da za su inganta rakodin da kiwo wanda ke temakawa wan ingganta tsarin kiwo a kowani lokaci wannan yana haifar da cigaban kiwo da rage a sarar dabbobi ko kuma kara samun riba daga kiwan dabbobi

Yankunan dake fama da bushewa kamar arewaci maso gabashin Naijeriya suna fuskantan ƙalubale na musamman wajen gudanar da rekodin ɗin kiwon dabbobi musamman game da lafiyan dabbobi saman ruwa da kuma guraran ciyawa lokutan yinwa ko rashin ruwan sama ƙalu bale a lafiyan dabbobi rashin ruwan sha da abinci alokacin bushewa samun abinci da ruwa mai kyau ga dabbobi yana zama matsala wanda ke shafar lafiyan dabbobin wasu lokutan dabbobi na samun wahala suna samun wahala wajen samun abinci megina jiki wanda hakan na iya haifar da rauni ko rashin lafiya hakan yana nufin cewa manoma suna fuskantan matsalal kiyaye cikak kun bayanai gama da lafiyan dabbobin musamman idan dabbobin suna cikin mayuwacin hali saboda rashin abinci ko ruwa magunguna da jiya a wasu lokuta manima na iya samun wahala wajan samun magunguna kotemakon liki toci a guraran dabasu da wada tacen ababan more rayuwa wannan yana ƙara wahalar samun bayanai da rekodinɗin jinya ko magunguna da aka ba da za aba dabbobi sannan ana samun matsalan ruwan sha acikin yankunan dake bushewa samun ruwa yana zama babban ƙalu bale manoma suna dogoro da rijiyoyi ko ruwan samar ko ruwan sama dan ruwan dabbobi amma alokutan bushewa waɗannan albar kacin na iya zama ƙaranci ko kuma su ƙare wannan yanasa manoma su gaza nan yanasa manoma su gaza cikin cikenkin rikodin gama da lokutan da aka samo ruwa ko lokacin da aka tura wasu dabbobi zuwa wasu guraran nemo ruwa sannan wurare masu ciyawa ayankunan dake fama da bushewa ciyawa na iya zama ƙaranci alokacin rani ko bushewa wannan yanasa manoma suyi hijira ko motsa dab bobi daga guri zuwa guri dan neman ciyawa wannan yanasa rikodin guraran ciyawa da motsin dabbobi yazama wahala manoma na amfani da ilimin gargajiya ko lura da alamomin yanayi dan fahimtar lo kacin da za a tura dabbobin zuwa sabbin gurare rekodin ta hanyar gargajiya ayankunnan dake fama da bushewa manoma da yawa suna dogoro da hanyoyin na gargajiya na rekodin kamar amfani da kwakwalwa ko litattafan rubutu na hannu dan kiyaye bayanai gama da lafiyan dabbobi lokacin da guraran da aka tafi neman ruwa ko ciyawa wannan yana temakawa wajan gudanar da kiwo ko da yake yana iya zama da wahala alokacin da ake fuskantar wannan matsalolin tattaunawa da musayar bayanai wasu yankunan manoma suna haɗuwa suna haɗa kai da juna domin misayar ilimi da korewa wajan gudanara da kiwo acikin yanayi me wiya wannan yana temakawa wajan tsara lo kacin daya dace dan motsa dabbobi yadda za a kula da lafiyar su da kuma yadda za a gudanar da kiwo a lokacin rani ko bushewa

gwamnatin Nigeriya tana taka muhimmiyar rawa wajan inganta tsarin kowon dabbobi a fadin kasar musamman ta hanyar shiri Nigeria national livestock transformation plan (NLTP) wannan shirin yana nufin inganta kiwon dabbobi da kuma tabbatar da ingantaccen recording din dabbobi aduk fadin kasar mussamman ma a yankunan da sukafi fuskantan kalubale da kiwon dabbobi kamar arewacin Nigeriya tana am NLTP yana inganta amfani da fasahohin na zamani wajan recordin din dabbobi wannan ya hada da samarda manhajoji da software mussanman da zasu taimaka wajan bin diddigin dabbobi da kuma motsinsu da kuma haihuwarsu sa'anan tana amfanida fasahar kifi yan dayake bin duk wani motsi na dabbobi sa'anan shirin NLTP yana gudanar da horo ga manoma da masu kiwo kan yadda zasu inganta tsarin recording kulada lafiyar dabbobi da kuma amfani da sabbin fasahohi hakan nan yana bada horo kan yanda za'a tsara tsarin musan dabbobi da kuma bin diddigi hayayyafa da sauran ayyukan kiwo shirin yana gudanar da shawarwari kan inganta tsarin ciyarwa da kulada lafiyar dabbobi manoma suna koyan yanda zasu kulada dabbobi dan rage cututtuka da matsalolin lafiya dake tasowa daga rashin abinci ko ruwa sa 'anan gwamnati tana kafa ka ka'idoji da tsare tsaren da zasu inganta dabbobi a Nigeriya wannan ya hada da tsare tsaren da zasu tabbatar cewan dabbobi suna cikin lafiya me kyau suna samun isasshen abinci da ruwa kuma suna gudanardasu cikin tsari ta wannan hanya ana samun bayanai na gaske da aka kayyade wa dabbobi wanda haka yana inganta recording hukumomin gwamnati suna kafa dokoki da hukumo ka'idoji dake tabbatarda cewa manoma suna da tsarin recording wanda aka kafa wannan yana rage yawan magudi ko rashin sahihancin bayanai na kiwon dabbobi sa'anan kuma gwamnatin Nigeriya ta samoda tallafi ga manoma da masu kiwo a cikin shirin NLTP wanda ke taimakawa wajan samarda kayan aiki na zamani da kayan aiki na lafiya da sauran abubuwan da zasu inaganta recording din dabbobi sa'anan gwamnati tana samarda tsarin tattara bayanai daga ko wani manomi ta kungiyar manoma wanda ke taimakawa wajan samun da cikekken bayani gameda wadannan dabbobi a fadin kasar wannan yana bada damar dasuka shafi kulada lafiyar dabbobi ko tsarin kasuwanci sa'anan gwamnati ta kafa matakai da tasare tsaren da zata tabbattar da cewa dabbobi suna samun ruwa da abinci me kyau ayankunanda ake fama da rashin ruwa ko ciyawa wannan yana taimakawa wajan kiyaye lafiyan dabbobi da kuma inganta recording

menene amfanin fasahar bin diddigin dabbobi a yankunan dutsen Nijeriya inda tsarin ƙasa ke tasiri ga mosti da gudanar da ba da dabbobi fasahar bin diddigin dabbobi tana taka mahimmiyar rawa wajen inganta kiwon dabbabi a yankunan dutsen Najeriya inda tsarin ƙasa ke tasiri sosai wajen motsin dabbobi da kuma kula dasu a waɗannan yankuna akwai mabanbantan ƙalubale da suke tasowa daga yanayin ƙasa me tudu tsaunuka da sauran matsaloli na topografi kaman sauƙin bin diddigin motsi da wuraren ciyawa a yankunan da ke da tsaunuka ko tudu dabbobi na iya samun wahalar motsi daga wuri zuwa wuri fasahar bin diddigin dabbobi kaman amfani da gps yana taimakawa wajen bin diddigi wuraren da dabbobin ke tafiya ko kuma sauya wuraren ciyawa wannan yana taimakawa wajen lura da yadda dabbobin ke motsi a cikin yanayi me wahala da kuma tabbatar da cewa suna samun abinci da ruwa cikin sauƙi sannan inganta kula da lafiyarsu a lokutan da dabbobi ke motsi daga wuri zuwa wuri akwai yiwuwar su fuskanci matsalolin lafiya musamman idan sun tashi daga wani wuri me wahala ko rashin ruwa fasahar bin diddigin dabbobi na taimakawa wajen samun bayanai na lafiyar dabbobi cikin sauri ta yarda za'a iya ɗaukar matakan gaggawa don kula dasu a cikin yankunan dutsen inda dabbobi kan tafi nesa da gidan manoma fasahar bin diddigin dabbobi na taimakawa wajen lura da lokacin haihuwa da jiyya manoma na iya samun bayanai a kan lokacin da ake buƙatar duba dabbobi ko ɗaukar matakan lafiya sannan fasahar bin diddigin dabbobi tana taimakawa wajen samun ingantaccen rakwadin ɗin motsin dabbobi da kuma ayyukan kiwo wannan yana taimakawa wajen gujewa kuskuren rakwadin wanda zai iya faruwa a cikin yanayin ƙasa mai wahala ko matsalolin yanayi manoma zasu iya samun bayanai kan wuraren da dabbobi suka tafi da kuma yadda suke gudanar da kiwo a cikin wannan yanayi a yankunan tsaunuka ko dutsen yanayi a jan a yankunan tsaunuka ko dutse yanayi na iya canzawa cikin sauri wanda ze iya shafar kiwon dabbobi fasahar bin diddigin dabbobi na taimakawa wajen tsara motsin dabbobi da kuma lura da yadda suke fuskantar matsaloli wannan yana taimakawa wajen shawo kansu da dukkan abunda ya shafi kiwo kamar iska mai ƙarfi ruwan sama ko zafi a yankunan tsaunuka manoma na iya amfani da fasahan bin diddigin dabbobi wajen rakwadin sayar da dabbobi ko kasuwancin su wannan yana taimakawa wajen lura da yanayin da suke manoma na iya ampani da bayanan da aka samu daga fasahar bin diddigin dabbobi don tsara yadda za'a gudanar da kasuwancin su cikin inganci ind idan dabbobi sun gamu da matsaloli kamar rauni ko rashin lafiya a lokacin motsi fasahar bin diddigin dabbobi yana taimakawa wajen gano dabbobin dake cikin matsala cikin sauri wannan yana taimakawa wajen ɗaukar matakan gaggawa don taimaka musu kapin matsalar ta ƙara taɓarɓarewa

a cikin aikin kiwon shanu a Nigeria akwai hanayoyi daba-daban da ake amfani dasu wajen haɓaka dabbobin wanda ya haɗa da haɗin jima'i na ɗabi'a issemnation na wucin gadi ko kuma haɗa waɗannan hanyoyin biyu wato mixfreeding haɗin jima'i na ɗabi'a wannan shine mafi yawanci da ake amfani dashi a Nigeria wato a cikin aikin kiwon shanu na gargajiya a Nigeria a wannan hanya namijin shanu yana iyayin jima'i da matar da aka tanadar masa don haɓakawa wannan yana faruwa ne a cikin fili ko kuma a cikin gonakin kiwo hanyar tanada saukin amfani da ƙananan kuɗi amma tanada wasu ƙalubale kamar rashin samun ingantattun dabbobi na musaman da kuma yiwuwar yaɗa cututtuka daga dabba zuwa dabba saboda haka wannan hanyar tana dogara ne akan ilimin manoma da gogewarsu wajen sanin lokacin da mata suke ciki lokacin haihuwa lokacinda suke cikin lokachi na haihuwa sannan akwai insemnation na wucin gadi a wannan hanya wannan hanya ta zama sannaniyar hanya a cikin ci gaban kiwon shanu musamman ma acikin tsarin zamani a cikin wannan hanya manoma suna amfani da manhajar wucin gadi wajen saka maniyyi daga dabba mai inganci a cikin jikin matar shanu wannan yana bada damar samun dabbobi masu kyau daa inganci wanda zai iya haɓaka amfanin gona yana taimakawa wajen rage yaɗuwar cututtuka da kuma haɓɓaka ingancin dabbobi saidai wannan hanyar tana buƙatar kayan aiki na musaman da ilimi na musamman daga masana kiwo wanda hakan na iya zama mai tsada ga manoma da dama musamman a yankunan karkara haɗin hanyoyi wannan hanyar tanada wannan hanyar ta haɗa amfani da haɗin jima'i na ɗabi'a ko kuma insemnation na wucin gadi manoma da dama suna amfani da wannan hanya don samun ingantaccen dabbobi a wannan yanayin ana amfani da insemnation na wucin gadi domin samun dabbobi masu kyau da kuma ingancin daga tuddai ko kuma daga dabbobin da ake ganin sunada ƙima sannan kuma a wasu lokuta ana bada damar amfani da namijin shanu na gargajiya duk da cewa haɗin jima'i na ɗabi'a yana kasancewahanya mafi sauƙi a Nigeria amma insemnation na wucin gadi na samun karɓuwa sosai a tsakanin manoma musamman a cikin yankunan dake da dama naa samun kayan aiki da kuma ilimi wannan haɗin zai taimaka wajen samun ingantaccen sanu dazai da, dazai kawo fa'ida a kasuwanci da kuma samarda dabbobi masu kyau da lafiya

A cikin aikin kiwon shanu na gargajiya a Najeriya manoma suna amfani da dabaru na musamman wajen zaɓen dabbobi masu kyau don haɓaka ingantacciyar haihuwa. Wannan tsarin yan dogara ne akan ilimin al'adu gogewa da kuma abubuwan da aka saba amfani da su wajen tabbatar da cewa dabbobin da za su iya yin awa sun kasance masu lafiya da kuma ƙarfin haihuwa. Kamar zaɓar namiji ga matan shanu. a cikin kiwon shanu na gargajiya. Manoma suna zaɓar namijin shanu da matar shanu waɗanda ke da lafiyayyen jiki. da kuma kyakkyawar ɗabi'a wannan yana nufin cewa manoma suna duba ƙarfi da lafiyar dabbobin tare da duba alamonin jikinsu kamar ƙiba fata mai kyau da kuma ƙarfinsu na haɓaka. Manoma suna yawan zaɓen namiji mai kyau wanda zai iya ba da ingantaccen maniyyi wanda zai tabbatar da cewa za a samu dabbobi masu kyau daga wannan haɗin Sannan manoma suna amfani da hankali sosai kan lafiyar dabbobi da suke zaɓa. saboda su haɓaka. Dabbobin da ke da wata cuta, ko kuma waɗanda suke da rauni ba za a zaɓe su ba, saboda ba za su haɓaka ba. Domin hakan na iya haifar da matsaloli wajen samun inganttaun dabbobi. Haka nan manoma suna amfani da ƙwarewar shanu wajen gudanar da aikace-aikacensu na yauda kullum. da kuma kula da lafiyarsu. Zaɓen dabbobi na nufin amfani da gogewa da ƙwarewar manoma wajen sanin dabbobin da suka dace da kiwo. manoman gargajiya suna amfani da abubuwan da suka sani daga ƙwarewarsu wajen zaɓar namiji da mata da za sui ƙawa A wannan tsarin manoma na lura da yanayin dabbobi Yanayin da dabbobin suke, da kuma yadda suka kasance a cikin al'umma ko kuma a cikin garkuwansu. manoma suna amfani waɗannan abubuwan don tabbatar da cewa zaɓensu na dabbobi yana haifar da ingantacciyar haihuwa A wasu lokuta manoma su na amfani da launin fata ko kuma alamonin jikinsu wajen zaɓen dabbobi Misalin a cikin wasu al'adu ana duba launin fata ko ƙirjin shanu. don tabbatar da cewa suna da kyakkyawar fata ko kuma launi wanda zai iya nuna lafiyarsu haka nan ana amfani da duba girma ko ko ƙawacen jikin dabbobi a ƙawacen jiki ma'ana girmansu don sanin ko za su iya kawo ingantattun dabbobi. A cikin kiwon shanun na gargajiya, Al'ada na ɗabi'un ƙabilu na taka muhimmiyar rawa wajen zaɓen dabbobi. Manoman suna dogaro da al'adunsu wajen zaɓen dabbobi kamar yadda aka saba a cikin ƙabilu da kuma jinsi na dabbobi misali a cikin wasu yankunan Ana mayar da hankali sosai wajen zaɓen dabbobin da suka nuna ƙarfin jiki ko kuma waɗanda suka fi dacewa a yanayin ƙasa.

Ilimin al'adu yana da matukar mahimmaci wajen gudanar da aykin kiwon shanu a arewacin Nigeria, musamman wajen tsarin habakar dabbobi da kuma haihuwa, wannan ilimi na gargajiya yana dogara ne akan kwarewar manoma da kuma tarihin al'adu na yankin, wanda ke taimakawa wajen tabbatar da cewa dabbobi suna samun kulawa mai kyau da kuma ingantaccen habaka, kamar zaban dabbobi dan habakamanoma a arewacin Nigeria suna amfani da ilimin al'adu wajen zaben dabbobi masu kyau dan habaka, manoma a arewacin Nigeria suna amfani da ilimin al'adu wajen zaben dabbobi masu kyau dan habaka, wannan yana nufin cewa suna duba lafiyar dabbobi, halayen su, a cikin wannan tsarin manoma na amfani da gogewar su na gargajiya dan sanin wanda ya dace dan habaka wanda zai basu damar samun dabbobi masu lafiya da kuma karfin jiki, sannan manoma suna duba lokacin haihuwa da magunguna a cikin al'adun gargajiya, manoma suna sanin lokacin da mata suke cikin cikin su ko kuma lokacin da zasu iya yin haihuwa, wannan yana taimakawa wajen tsara lokacin jima'i da kuma tabbatar da cewa mata suna samun damar daukan ciki a lokacin da ya dace, hakan nan manoma na amfanin da wasu maguna na gargajiya ko kayan aikin da suka saba dan taimakawa wajen kara yawan nasarar daukan ciki da kuma lafiyar mata, ilimin al'adu yana taimakawa wajen sanin yadda za'a kula da lafiyar shanu, manoma a arewacin Nigeria suna amfani da wasu dabaru na gargajiya wajen magance cututtuka ko kuma wajen kiyaye lafiyar dabbobi, misali suna amfani da wasu turarai ko ganyayyaki a matsayin magunguna na gargajiya,, dan dakile cututtuka da kuma inganta lafiyar dabbobi, a cikin al'adun manoma, manoma na amfani da hanyoyi na musamman wajen sadarwa da dabbobi ta hanyar fahimtar alamomin jikin su, alal misali, manoma na lura da yadda shanu ke daukar nauyi, ko yadda fata ko gashin su ke bayyana, wanda zai nuna musu idan akwai wata matsala me ke damun dabbobin, wannan hanyar sadarwa tana taimakawa wajen gane matsalar dabba da kuma daukar matakin gaggawa, a cikin al'adu na gargajiya, manoma suna da tsarin kiwo na musamman da ke dogara akan yanayin kasa, yanayi da kuma ilimin da aka gada daga kakanni, wannan tsari yana bai wa manoma damar yin kiwo cikin sauki da inganci, yana kuma tabbatar da cewa dabbobi suna samun kula mai kyau a kowanne lokaci, daga lokacin haihuwa har zuwa lokacin girman su.

Ayyukan kiwon shanu a Nigeria na cikin yanayi me wahala musamman idan aka yi la'akari da yadda ake sarrafa matsalar haihuwar haɗuwar jini da kuma kula da banbancin ƙwayoyin halitta a jikin dabbobin shanu manoma a Nigeria suna amfani da hanyoyi na gargajiya da na zamani wajen magance wannan matsalolin domin tabbatar da ingantaccen haɓɓaka da kuma lafiya a jikin dabbobin su a cikin al'adun gargajiya manoma suna kula da cewa dabbobi dabbobi daga cikin dangin jini guda, basu kamata su yi ƙawa ba wannan yana nufin cewa manoma sun ƙoƙarin zaɓan dabbobi daga wurare daban-dabna ko kuma daga garkuwa daban-daban dan kaucewa haɗuwar jini a wasu lokuta suna mayar da hankali wajen zaɓen dabbobi daga kauyuka ko yankuna daban-daban dan tabbatar da cewa dabbobin basu yi inbreading ba ayyukan faɗakarwa na likitocin dabbobi suna taimakawa manoma wajen koyan hanyoyin magance inbreading manoma na samun shawarwari daga masana kimiyyan dabbobi ko likitocin dabbobi game da yadda zasu inganta banbancin ƙwayoyin halitta a cikin dabbobin su hakan yana basu damar yin amfani da sabbin dabaru kamar su insemination na wucin gadi daga namijin shanu mai inganci daga wajen gonaki dan rage haɗuwar jini ayyukan insemination na wucin gadi yana taimakawa manoma wajen shigo da sabbin ƙwayoyin halitta daga namijin shanu mai kyau daga wasu yankuna ko ƙasashe wannan yana bada damar samar dabbobi masu inganci ba tare da samun haɗuwar jini ba yin amfani da wannan fasaha na taimakawa wajen kawo banbanci a cikin ƙwayoyin halitta na dabbobin shanu wanda zai rage yiwuwar matsalolin lafiya da haihuwa da inbreading zai iya jawowa a wasu lokuta manoma suna raba dabbobin su zuwa rukuni daban-daban a cikin gonakin su ko kuma a cikin yankuna daban-daban domin tabbatar da cewa ba'a yi amfani da dabbobi masu jini guda ba wajen haɓaka wannan yana rage haɗarin inbreading da kuma wajen ƙara banbancin ƙwayoyin halitta a wasu lokuta manoma suna amfani da dabbobin da ke dabbobin da aka amince da su cikin shahararun tsarin kiyaye ƙwayoyin halitta na ƙasa ko na ƙasa da ƙasa hakan yana raba damar tabbatar da cewa dabbobin suna da ƙwayoyin halitta masu kyau kuma basu cikin haɗarin rashin lafiya da inbreading ke jawowa dabbobi wasu manoma suna lura da ƙimar dabbobi a cikin shanun su ta hanyar gudanar da ruƙo da dabbobi cikin tsari da kuma yiwuwar yin amfani da bayanai kan tahiri da halaye ƙwayoyin halitta na dabbobin su wannan yana taimakawa wajen tsara tsarin haɓɓaka da kuma ganin cewa ana gujewa haɗuwar jini.

sanuwar ciyayi da ruwan sama suna da matuƙar tsari ga lafiyar dabbobi nusamman ma a cikin kiwon shanu kuma yana shafar damar samun ɗaukar ciki da haihuwa acikin shanun nigeria a cikin nigeria inda yanayi ya bambanta daga arewa zuwa kuɗu, samuwar ciyayi da ruwa yana canzawa kowanne lokaci wanda ke shafar lafiyar dabbobi da kuma yawan nasarar ɗaukar ciki ciyayi na ɗaya daga cikin manyan abubuwan dake ke taimakawa wajen samar da abinci mai gina jiki ga dabbobi a lokacin damuna ciyayi suna bunƙasa ne sosai wanda ke bada damar dabbobi su ci abinci mai gina jiki wanda hakan ke taimakawa wajen inganta lafiyar su da kuma ƙarfin garkuwa lokacin da ciyayi bai ishesu ba ko kuma yayi rauni dabobi na iya rasa kuzari da sunadarai masu gina jiki da ke temakawa wajen daukan ciki haka na iya haifar da matsaloli wajen samun daukan ciki musaman ga mata masu shayarwa ko wadan da suke cikin shekarun haiyuwa ruwan sha na daya daga cikin mahimman abubuwa wajen kula da lafiyan sha'ani ruwan sha me kyau yana temakawa wajen tabbatar da cewa dabobi suna da ƙekewar jini dakuma ingartacen tsarin narkewa abinci lokacin da ruwa yayi karanci ko kuma baya baya wadata dabobi yana iya kawo matsi a cikin tsarin garkuwa wanda zai iya rage karfin dabobi wajen daukar ciki ko kuma haifar da matsalolin lafiya a cikin wurare masu zafi inda ruwa yayi karanci musaman a lokacin zafi mai yawa dabobi na iya fuskantar da muwa wanda zai shafi lafiyar su da kuma iya haihuwa a yankuna arewacin najeriya wadanda ke fama da zafin rana sosai wanan na iya shafar tsarin daukar ciki lokacin da dabobi suke cikin zafi mai yawa suna fuskantar matsaloli wajen samun juriya da kuma samun daidaiton jiki wannan na iya rage yawar nasaran daukan ciki saboda yanayin zafi yana iya shafar ingancin maniyin na miji shanu da kuma ingancin jiki na mata masu dauke da jiki a wasu lokuta matsalolin ruwa da ciyayi a lokacin zafi na iya haifar da rauni ko rashin lfy a cikin dabobi wanda zai iya rage yawan haihuwa a cikin yankuna da aka fi samu kiwo shanu a najeriya akwai bukatar daidaita rabon ciyayi da ruwan sha don tabatar da cewan dabobi suna samun abubuwan gina jiki da isashen ruwa a cikin manyan gonaki ko ƙauyika da manoma ke kiwo suna kokarin raba dabobin su cikik rukunoni da zai basu daman samun abinci da ruwa mai kyau a yankunan da ba'a samun isashen ruwa sha ko ciyayi mai kyau manoma suna fuskantar matsaloli wajen kula da lafiyar dabobi wanda ke shafar yawa nasaran daukar ciki manoma suna amfani da hanyoyi magance matsaloli samuwar ciyayi da ruwa kaman su amfani da tsarin ruwan sha mai kyau noma da shuka ciyayi mai daure wa da kuma amfani da fasahohin noma albarkatun noma da ciyayi wannan yana temakawa wajen tabatar wa cewa dabobi suna samun ingantacen abinci da ruwa a kowani lokaci wanda zai ingartar lafiyar su da kuma yawar nasaran karfin jiki

a cikin yankin kudu maso gabashin najeriya manoma na kiwon kaza suna fuskantar matsaloli da dama wajen adana bayanai gamai da tsarin aluran ruga kafi da kuma cigaban kaza wannan yana da tasiri ga inganci kiwon da kuma kula da lafiyar kaza daya daga cikn matsalolin da manoma ke fuskanta shine rashin isashen ilimi da horon yada ake gudanar da tsarin aluran rigakafi da kuma lura da cigaban kaza yawancin manoma a wannan yankim suna dogaro ne akan al'adu ko kuma tsarin gargajiya wajen kula da dabobinsu wannan yana kawo matsala wajen tabbatar da cewa abin tsarin alurar riga kafi da kuma adana bayanain na cigaban kaza cikic tsari a wasu sasa na kudu maso gabashin najeriya rashin samun kayan aiki digital ko kuma manhajojin adana bayanai yana hana manoma adana bayanai rigakafi da cigaban kaza cikin sauki manona na fuskantar matsalar wajen samun kayan aikin zamani don rubutawa ko adana bayanan alura da cigaban kaza wanda haka yana kawo matsala wajen bincike da kuma bin didigi lafiyar dabobi a cikin wannan yankin tsadar magunguna da alura rigakafi yana daga cikin kalubalen da manoma ke fuskantar magunguna rigakafi da ake amfani da su wajen kiyaye lafiyar kaza suna da tsada wanda zai iya haifar da rashin iya cika tsarin alura wannan yana nufin cewa wasu manona na iya kasa gudanar da alura rigakafi kaman yanda ya kamata wanda haka na iya haifar da yaduwar cutatuka a ciki kaza a cikin gonakin kaza manoma na fuskantar matsaloli wajen gudanar da ayuka da tsara lokacin don alurar rigakafi da lura da cigaban kaza wasu manona suna fuskantar kalubale kula da lokutan alura rigakafi musaman a lokacin da ake da yawa daga cikin kaza da ake kiwo wannan yana haifar da rashin bin kaidojin na riga kafi wanda zai iya kawo barazan ga lafiyan dabobin sannan matsalar tsaro a wasu sasan kudu na gabashin najeriysa maso gabashin najeriya na iya haifar da kalubale wajen gudanar da gonakin kaza hai ila yau rashin wadatan abinci mai gina jiki da kuma rashin samun ingatacen abinci yana shafar cigaban kaza wannan yan iya kawo rashin tabas ga manoma wajen lura da yada kaza ke girma da kuma samun isashen abinci don ingartar lafiyar su manoma na fuskantar matsala wajen adan bayanai da tsara rahotani kan cigaban kaza da kuma alura rigakafi a cikin takardu ko kundin rubutu wannan na iya zama baban kalubale idan aka kwatanta ta da amfani dakayan aiki digital da software na zamani wanda zai iya taimakawa wajen adana bayanai cikin sauki da kumayin amfani da su don inganta kiwon kaza a wasu lokuta matsalolin da suka shafi samar da ruwan sha mai kyau ko kuma chanja chanja yanayi na iya shafar lafiyar kaza wannan yana sa manoma wahalar wajen lura da yada kasa ke girma da kuma cika tsarin alura rigakafi idan kaza bata samu tsarin alura rigakafi bah idan kuma bata samu isashen ruwa ko abinchi bah haka na iya shafar cigaban su da kuma rage nasaran rigakafi

Yanayin ƙasa a Arewacin Najeriya yana da tasiri mai yawa a kan hanyoyin da manoma ke amfani da su wajen adana bayanai a cikin gonakin kaza. A wannan yanki zafi mai tsanani da kuma ƙarancin ruwa na iya kawo ƙalubale ga manoma wajen gudanar da kiwon kaza ko kuma adana bayanai cikin tsari. A tyankunan da ke fuskantar zafi mai tsanani manoma suna amfani da hanyoyin gargajiya ko kuma takardu domin adana bayanan kaza. Domin kayan aikin digital na iya kasancewa da wahalar amfani saboda yanayin zafin da ke haifar da matsaloli wajen amfani da na'urorin wayoyin hannu ko kuma kwamfiyutoci. Yanayin zafi yana iya rage rayuwar batir na kayan aikin digital wanda ke sa manoma su mayar da hankali kan takardu ko rubuce-rubuce. A cikin arewacin Najeria ƙarancin wutar lantarki yana daga cikin manyan matsaloli wannan na shafar amfani da manhajojin adana bayanai ko software ko kuma digital da ke buƙatar wutar lantarki don aiki. Saboda haka manoma na amfani da hanyoyin gargajiya ko takardu wanda zai iya sa adana bayanai a cikin tsari ya zama mai wahala da kuma cin lokaci Yanayin ƙasa na Arewacin Najeriya wanda ke fama da ƙarancin ruwa da abinci mai kyau yana shafar lafiyar kaza Manoma na buƙatar lura da yadda abinci da ruwa ke shafar ci gaban kaza hakan nan adana bayanai na na yawan ruwa da abinci da aka ba kaza yana ɗaukar lokaci mai yawa da kuma amfani da kayan aikin gargajiya kamar littattafan rubutu ko kwangiloli domin lura da wannan bayanai. wanda yana ƙara cikas da tsarin gudanarwa yanayin ƙasa na Arewacin Najeriya na haifar da sauye-sauyen yanayi masu tsanani, wanda ke shafar kiwon kaza wani lokacin zafin rana yana haifar da matsaloli wajen adana bayanai cikin na'urorin digital misali ɗaukar bayanan kiwon kaza a cikin na'urorin digital na iya zama da wuya saboda canje-canjen yanayi wanda ke sa manoma su koma amfani da hanyoyin gargajiya a wasu sassa na Arewacin Najeriya, manoma na fuskantar ƙalubale kamar wajen amfani da kayan aikin digital don adana bayanai saboda ƙarancin ilimi game da amfani da manhajojin ko na'urorin na zamani wannan yana nufin cewa suna dogaro ne akan takardu ko rubuce-rubuce don dana bayanai na kaza. wanda ke haifar da ƙalubale wajen kula da ci gaban kaza da gudanar da ayyuka cikin tsari sannan yana jawowa a daɗe ana amfani da abu. A yankin Arewacin Najeriya kayan aikin digital na iya kasancewa da tsada wanda yana sanya manoma su yi amfani da hanyoyin gargajiya don adana bayanai saboda da haka manoma suna samun wahalar gudanar da ingantaccen adana bayanai game da kaza da riga kafi saboda rashin kayan aikin digital ko kuma rashin isassun kuɗi don siyan su.

A cikin wannan lissafi da bushewa na Najeriya idonsu na Arewacin Najeriya Gudanar da bayanai kan cin abinci da shan ruwa a gonakin kaza yana da matuar muhimmanci don tabbatar da lafiyar kaza da haɓaka samar da amfanin gona. Yanayin zafi mai tsanani yana iya shafar cigaban kaza Don haka, yana da muhimmancin ga manoma su gudanar da ingantacciyar tsarin adana bayanai kan cin abinci da ruwan da ake ba da kaza Manoma sun lura da yawan cin abinci da kaza ke ci da kuma yawan ruwan da suke sha a kowane lokaci Yin hakan yana taimakawa wajen gano lokacin da kaza suka fara cin abinci ko ruwan da ba su dace ba. Ko kuma lokacin da za a yi amfani da ingantattun abinci ko ruwa don inganta lafiyarsu. Ana iya amafani da na'urori ko takardu don adana wannan bayanai cikin tsari A cikin yankunan da ake fama da zafi mai tsanani, manoma su tabbatar da cewa abinci da ruwa suna cikin yanayi mai kyau don tabbatar da cewa kaza suna cin abinci da ruwa mai kyau. Suna iya amfani da bayanan daga tsarin adana bayanai don lura da canje-canjen yanayi kamar zafi ko sanyi wanda zai iya shafar yawan cin abinci da ruwan kaza. A cikin gonakin kaza, yana da muhimmanci a raba abinci da ruwa bisa ga buƙatun kaza musamman idan akwai bambanci a cikin girman kaza ko nau'insu. Manoma su rubuta wannan bayanai domin sanin yawan abinci da ruwa da aka ce da aka ba kowace kaza. Wanda zai taimaka wajen gudanar da kiwo cikin tsari da inganci. A cikin yankunan zafi, kaza na buƙatar ruwa a kai a kaidon tabbatar da cewa suna riƙe da ruwa a cikin jikinsu Manoma su lura da lokacin da kaza suke shan ruwa da kuma yawan ruwan da suke buƙata a kowane lokaci. Wannan yana taimakawa wajen sanin lokacin da aka ba wa kaza ruwa. da ya yi yawa ko kuma lokacin da ya kamata a ƙara ruwan domin tabbatar da lafiyarsu. Manoma su kula da ingancin ruwan da abincin da ake ba kaza, musamman a yankunan da ƙarancin ruwa ko kuma zafi mai tsanani ke akwai. A yan, a wannan yanayi, yana da muhimmanci a adana bayanan ingancin ruwa da abinci domin tabbatar da cewa kaza suna samun abinci da ruwa mai kyau wanda zai inganta lafiyarsu da kuma ƙara yawan samfur. Manoma a yankunan zafi su yi amfani da na'urori ko software na zamani don adana bayanan cin abinci da ruwan kaza musamman idan suna da ƙananan gobnaki. Wannan zai taimaka wajen sauƙaƙe gudanar da bayanan da kuma rage lokacin da ake buƙata don duba bayanan daga takardu ko rubuce-rubuce.

A cikin yankunan kakara na Najeriya inda manoma kanana basu da dama ko kuma damar samar aikin fasaha na zamani Yana yuhuwa su inganta tsarin da bayanai a gonakin ta hanyan amfani da hanyoyin gargajiya kuma dabaru masu sauki Manoma na iya amfani da takardu ko littatafe na rubutu don adana bayanai yau da kulum game da lafiyar kaza. yawan abinci da ruwan da aka basu da kua lokacin da aka yi wa kaza alurar rigakafi haka nan ana iya yin lisafi na yau da kullum na kaza da ake kiwo. wanda ze taimaka wajen sanin yawan dabbobin da ake cikin gonaki da kuma gano matsalolin dake tasowa a cikin dabbobin Manoma na iya tsara takardun su da kyau ta hanyar raraba su cikin rukunai kamar abinci da ruwa, lafiyar kaza da rigakafi. Wannan zai taimaka wajen samun saukin duba bayanai cikin sauki da kuma tabbatar da cewa an adana bayanai na mahimmanci a cikin tsari, ana iya adana takardun a wurare da ba da basu da kwazo ko kuma amfani da kwangila ko binddidigo ko bindigogi domin rike bayanai Manoma na iya amfani da tsarin lura da ayukan kaza kaman yadda ake gudanar da abinci, ruwa da sauran kulawa da ake basu a cikin gonakin. Yin wannan lura zai taimaka wajen adana bayanai na yau da kullum da kuma ganin lokacin da kaza ke bukatan kulawa ko magunguna. A karkara manoma kanana na iya amfani da shawarwarin masana da jami'o'i ko kula da kiwo a yanken su. hakanan manoma na iya amfani da shawarwarin kwararru waajen inganta hanyoyin adana bayanai'n gargajiya da kuma samun shawarwari kan yadda za'a tsara bayanai da kuma rage asaran bayanai Manoma na iya tsara-tsaran raba bayanai tare da sauran manoma a cikin kauyuka ko al'umma. Wannan yana taimakawa wajen kwarewa da illimi akan yadda ake gudanar da gonakin kaza. A cikin tsari da kuma samar da inganttacen bayanai da kowane manomi Wannan zai taimaka wajen samun hadin kai da taimakon juna a cikin al'umma Manoma na iya yin amfani da tsareren tsarin lura da lokacin daukar matakai, misali idan an lura cewa kaza na fama da matsalar kiwo, ko rashin samun abinci ko ruwa, manomi zai rubuta wannan bayanai da wuri

A cikin yankunan gaɓar teku na Nigeria inda yanayi me ɗauke da danshi a zafi yake yana da mahimmanci manoma su inganta tsarin adana bayanai a gonakin kaza dan tabbatar da lafiyar kaza da kuma kyakkyawan gudanarwa tsarin adana bayanai me kyau ze taimaka wajen bin diddigin cigaba kaza kula da lafiyar su da kuma tabbatar da cewa ana bi matakan da suka dace wajen kula da su manoma zasu adana bayanan lafiyar kaza ciki har da lokacin da aka gano cuta ko alamun rashin lafiya yin hakan yana taimakawa wajen sanin lokacin da kaza suka fara samun matsala wanda ze bada damar ɗaukan matakan gaggawa tsarin adana bayanai na taimakawa wajen duba tarihin lafiyan kowacce kaza wanda ze taimaka wajen sarrafa cututtuka cikin sauƙi lura da yawan cin abinci da shan ruwa yana da matuƙar mahimmanci musamman a yankunan gaɓar teku inda yanayi me danshi ke shafar cigaban kaza manoma su adana bayanai yawan abinci da ruwan da aka ba kaza da kuma lokacin da aka basu wannan yana taimakawa wajen lura da abubuwan da ke shafar lafiyar kaza musamman idan akwai canje-canje a cikin yawan ruwan ko abincin da ake basu kamar yadda yanayi me danshi zai iya sa kaza ta fuskanci cututtuka adana bayanai kan allurar rigakafi da magungunan da aka ba kaza yana da matuƙar mahimmanci manoma su adana bayanan da ke nuna lokaci da aka yi wa kaza rigakafi ko lokacin da aka basu magaunguna domin kaucewa yaɗuwar cututtuka manoma a yankunan gaɓar teku na Nigeria su lura da yanayin da suke ciki wanda ke da tasiri wajen gudanar da ayyukan kiwo saboda wannan suna buƙatar tsarin lura da ingancin wuraren kiwo cikin cikin ciki da wajen ruwan sha da sauran abubuwan da ke shafar lafiyar kaza tsarin lura da temakawa wajen tabbatar da cewa dabbobi suna cikin yanayi me kyau duk da haka manoma a wannan yankin na iya amafani da na'urorin gargajiya kamar takardun rubutu ko littafi kamar takaddun rubutu ko littafi wajen lura da cigaban kaza koda yake yanayin me zafi da danshi yana isa wannan tsarin adana bayanai ya zama ƙalubale matsaloli da hanyoyin da suke magance waɗannan akwai a cikin yankunan da ke da yanayi me danshi yana da mahimmanci manoma su kula da kayan rubutu daga lalacewa ana iya amfani da takardu da aka ɗora a cikin kwandon roba ko kuma a dana su a cikin wurare masu bushewa dan gujewa samun danshi wanda ze iya lalata bayanan sannan yanayin gaɓar teku yana da yawa da danshi wanda ze iya haifar da cututtuka kamar cizon kaza manoma na iya amfani da bayanan da aka adana dan lura da lokacin da lokutan da kaza suka kamu da cuta da kuma sanya tsarin rigakafi a cikin lokaci domin hana yaɗuwar su yanayi me zafi da danshi yana iya shafar cin abinci da ruwa manoma na lura da yawan abinci da ruwa da kaza suke buƙata a kowani lokaci suna iya amfani da takardun rubutu don adana wannan bayanai cikin tsari da kuma kula da yanayin ruwan da ake bayarwa dan tabbatar da cewa an rage asaran ruwa da kuma ba kaza ruwan da be dace ba.

a cikin yankin tsakiyar najeriya inda manoma ke fuskantar kalubale daga cututtuka da matsayin tsaro na kiwo tsarin adana bayanai na gonakin kaza yana da matukar mahimmanci wajan taimakawa manoma wajan sarrafa ya ɗuwar cututtuka da tabbatar da tsaran dabbobin tsarin adana bayanai yana taimakawa wajan samun bayanai cikin sauki wanda zai taimaka wajan ɗaukan matakan gaggawa da inganta tsaran lafiyar kaza tsarin adana bayanai yana taimakawa manoma wajan lura da tarihin cututtuka a cikin gonakinsu ta hanyar adana bayanai kan lukacin da a ka gano cututtuka ko alamun rashin lafiya manoma na iya gano lokacin da cututtuka suka fara bayyana acikin gonaki wannan yana taimakawa wajan ɗaukar matakan gaggawa dan daƙile ya ɗuwar cututtukan da kuma raba bayanan zuwa wuraran da ake buƙatar kulawa musamman manoma a yankin tsakiyar najeriya na amfani da tsarin adana bayanai wajan bin diddigin lokacin da akayi wa kaza rigakafi ko lokacin da aka basu magunguna ta hanyar adana wannan bayanan manoma zasu iya tabbatar da cewa kaza suna samun rigakafi da magunguna da suka dace a lokacin da ya kamata wanda zai taimaka wajan kaucewa ya ɗuwar cututtuka yanayi na iya shafar lafiyar kaza musamman lokacin damuna damina ko lokacin zafi tsarin adana bayanai na taimakawa manoma wajan lura da canje canjan yanayi da kuma shafarsa a lafiyar kaza wannan yana bada damar yin canje canje a cikin tsarin kiwan kaza ko magungunan da ake basu dan tabbatar da da cewa kaza suna cikin ƙoshin lafiya tsarin adana bayanai yana taimakawa wajan inganta tsaran kiwo da tabbatar da cewa ba a yaɗa cututtuka a cikin gonaki ba manoma na iya adana bayanayi kan wuraran kiwo hanyoyin tsaro da kuma gudanar da tsarin dakile ya ɗuwar cututtuka ta hanyar tsaftace muhalli da kuma tabbatar da cewa ba a shigo da cututtuka daga waje ba ta hanyar adana bayanayi kan lokacin da cuta ta biyyana a cikin gonaki manoma zasu iya gano hanyoyin da cututtuka ke yaɗowa ko daga cikin wani dabbobi ko kuma daga cikin kayan aikin kiwo wannan zai taimaka wajan ɗaukan matakan kariya da tsaro kamar tsaftace wuraran kiwo ko amfani da magunguna masu inganci domin hana ya ɗuwar cutar tsarin adana bayanayi na taimakawa wajan gudanar da aiyuka cikin tsari da kuma tabbatar da cewa anbi matakan lafiya na tsaro cikin gonakin kaza manoma na iya duba tsarin adana bayanayi dan sanin lokacin da kaza suka fara samun matsaloli ko kuma kiwo ko lokacin da ake buƙatar tsarin kiwo ko riga kafi wannan yana taimakawa wajan gudanar da gonaki cikin inganci

A cikin Najeriya manoman kwakwa suna fuskantar dama da kuma ƙalubale daban-daban a kasuwanninsu wanda ya danganta da wurin da suke, kowane yanki na ƙasan na da nasu musabbabin damarmakin da ƙalubale wanda ya ke shafar kasuwanci kwakwa. Dama ga manoman kwakwa, bunƙasa bukatar kwakwa. Kwakwa na ɗaya daga cikin kayan lambu da ake amfani da shi wajen kayan sha man kwakwa da kayan amfani na jiki kamar su sabulun kwakwa da kayan shafawa. Buƙatar waɗannan kayayyakin na ƙaruwa acikin Najeriya musamman a cikin manyan birane kamar Legas da Abuja wannan yana baiwa manoma damar samun kasuwa mai kyau, saboda yadda Najeriya take daga cikin manyan masu samar da kwakwa akwai daman fitar da kwakwa zuwa kasuwannin na ƙasashen waje musamman Turai da Asia wannan zai iya kawo ƙarin samun kuɗaɗen shiga ga manoma kwakwa na samun dama wajen kafa masanaʼantun sarrafa kwakwa a cikin gida wanda zai taimaka wajen canza kwakwa daga man shayi ko na zuwa ko na zuma zuwa kayayyakin da suke amfani da su a cikin gida ko a kasuwanni na ƙasashen waje wannan yana rage dogaro da sayar da kwakwa kai tsaye da kuma tabbatar da samar da aikin yi. Kwakwa na ɗaya daga cikin kayayyakin da ake amfani da su dan samar da kudi ga manoma da kuma tsarin tattalin arzikin yankin musamman idan aka yi amfani da shi wajen shuka da sayarwa a kasuwannin cikin gida da na kasashen waje. Kalubalen da suke fuskanta akwai matsalar rashin isassun kayan aiki da horo ga manoman kwakwa wanda hakan ke kawo matsaloli dan inganta amfanin kwakwa da kuma inganta kayan da ake nomawa, rashin sanin hanyoyin zamani na noma na iya rage yawan amfanin kayan gona da ake samu a kowane lokaci. Yanayi mai wahala musamman gurbatan kasa da ruwan sama mai kyau a wassu sassan Najeriya yana shafar noman kwakwa a wassu yankunan yanayin zafi ko bushewa na iya rage ingancin amfani da kwakwa da kuma shafar yawan amfani da ake samu Wassu manoma suna fuskantar matsalolin samun kayan aikin noman kwakwa da kudade dan samun zuba jari a cikin harkan noma rashin samun jari daga gwamnati daga bankuna na kawo cikas ga cigaban noma a yankunan da suke noma kwakwa. Ko da yake akwai kasuwanni masu kyau na cinikin gida da na waje manoman kwakwa na fuskantar samun matsaloli a cikin gida musamman idan aka yi laʼakari da yadda wassu kasuwan masu dogaro da kayayyakin waje ko kayayyakin da aka shigo da su. Hakannan samun isasshen farashi mai kyau na iya zama kalubale idan kasuwan ta sami raguwa. A wassu sassan Najeriya tsaron gona na iya zama matsala manoman kwakwa na fuskantar barazana daga masu sata ko hare hare ko wassu mutane ko unguwoyi wanda ke haifar da asarar amfanin gona ko rage amfanin da ake samu. Wassu manoma na fuskantar matsalar wurin sarrafa kwakwa da kyau wannan yana faruwa ne musamman idan akwai rashin ingantaccen tsarin ajiya ko hanyar amfani da kwakwa bayan girbi a wassu lokuta rashin isassun kayan aiki ko rashin fasaha na inganta tsara sarrafawa yana rage daraja kwakwa da kuma ribar da manoma ke samu Manoma musamman a Najeriya suna da dama mai yawa a kasuwa duk da ko suna da kalubale mai yawa irin na su da suke fuskanta idan suna noman kwakwa..

Manoman kwakwa a Najeriya na da dama da yawa na samun goyon baya da tallafi daga gwamnati ƙungiyoyin raya noma da wasu cibiyoyi masu zaman kansu wannan goyon baya yana taimakawa wajen inganta rayuwar manoma, da kuma haɓaka noman kwakwa a cin ƙasar. kamar tallafin gwamnati. Gwamnatin Najeriya tana ba da tallafi da dama domin taimakawa manema. ciki harda bayar da rance da tallafi na kuɗi bayan aikin noma, da horo kan sabbin fasahohin noma manoman kwakwa za su iya samun rance daga hukomomin gwamnati kamar bankin bankin ƙasa wato CBN ko wasu hukumomi da ke ba da tallafi ga manoma domin zuba jari a cikin gonakin. ƙungiyoyi masu zaman kansu da na gwamnati suna ba da goyon baya ta hanyar horar da manoma samar da kayan aiki da kuma taimaka musu wajen samun kasuwanni wasu daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyin suna gudanar da ayyukansu gwada tallafi ga manoman kwakwa ta hanyar ba su tallafi bayar da horo kan ingantattun hanyoyin noma da kuma jagorantarsu kan yadda za su inganta noman kwakwa a gonakinsu ayyukan sada sa shugabanci na noma suna taimakawa manoma wajen samun ilimi da dabaru na zamani kan noman kwakwa sabis na shugabanci na noma yana ba da horo da shawarwari kan yadda za a shuka kwakwa cikin inganci kula da lafiyar dabbobi da kuma magance matsalolin da ka iya tasowa a cikin gonakin kwakwa hakan nan sabis na shugabanci na nomayana taimaka wa manoma wajen samun ingantaccen bayanai game da kasuwanni da farshin kwakwa wasu hukumomin gwamnati da ƙungiyoyin raya noma suna taimaka wa manoma kwakwa wajen fitar da kayansu zuwa kasuwannin ƙasashen waje wannna yana taimakwa wa manoma wajen samun kasuwa mafi domin kayayyakinsu, wanda zai ƙara ribar da ake samu manoman kwakwa na iya samun taimako daga cibiyoyin da ke gudanar da harkokin fitar da kayayyaki da kuma bayanai kan yadda za su iya shiga kasuwannin waje gwamnati tana samar da shawarwari da kuma horo kan riga kafin cututtuka da matsalolin lafiyar dabbobi da ke iya shafar kwakwa ta hanyar sabis na kula da lafiya, manoma za su iya samun taimako kan yadda za su guje wa saduwar cututtuka a cikin gonakinsu da kuma magance matsalolin da ke tasowa. A cikin wasu sassana Najeriya, manoma na iya haɗa kai da sauran manoman kwakwa domin samar da hɗin guiwa ta hanyar haɗ kai manoma na iya samun kayan aikin na ƙasa gudanar da ayyukan noma cikin inganci da kuma samar da kasuwa mai kyau ga kayayyakinsu wannan yana taimakwa wajen rage matsalolin da ke faruwa daga rashin aiki ko rashin isasshen ilimi ƙungiyoyin raya noma da sabis da shuganaci da gwamnatoci na noma ta hanyara amfani wa waɗannan albarkatun manoma na iya amfani na iya inganta amfanin kwakwa samun kasuwa mai kyau da kuma ƙara ribar da ake samu daga noman kwakwa.

Manoman kwakwa a yakunan sakir Naijeriya suna fuskantar kalu bale wajan tabbatar da dedaito tsa kani noman kwakwa ko kuma kiyaye muhalli da dandamali na halittu wannan yana buƙatar kulawa sosai da dabaru na musamman da zasu tabbatar da cewa noma baya haifar da mumunan tasiri ga albarkatu na ƙasa da kuma halli noman kwakwa manoman kwakwa na iya amfani da tsarin noma me ɗaurewa wanda ke kiyaye albarkatun ƙasa hanyar noma me ɗaurewa na nufi gudanar da ayyukan noma wanda ba ze haddasa gurbatan ƙasa ba ko yawan amfani da albarkatun ƙasaba a wannan tsari manoma na iya shuka kwakwa a cikin tsarin da ze kiyaye la fiyar ƙasa da kuma bada damar sauran shuke shuke da dabbobi suci gaba da wanzuwa hanyar noma na tsakiya ko kuma noman ƙarkashin shuke shuke yana temakawa wajan kiyaye albarkatun ƙasa dakuma rage yawan shuka cikin filaye masu yawa manoma zasu iya shuka manoma zasu iya shuka kwakwa tsa kanin wasu shuke shuke na gida ko kuma shuka kwakwa acikin gonakin da ke ɗauke da taurin itatuwa wannan ze temaka wajan hanyar rayuwa na dab bobi da tsirarai musamar da canjin iska da ruwa da ze dace da muhalli manoman kwakwa a wannan yan ki na iya amfani da dabarun tsara gona kinsu domin dabbatar da cewa noma baya haifar da barazana ga muhalli tsarin shuka kwakwa na iya haɗawa da am fani da dabar na ruwan sama me kyau da kuma dabbatar dacewa ba a cire ko wani irin shuka ko itatuwa daga yankin ba wannan yana kiya yewa wajan yanayin ƙasa da kuma tsarin halittu na gurin ko da yake noma na kwakwa yakawo riban kuɗi ga manoma yakamata manoman su kula da kiyaye mahalli wannan ze haɗa da gucewa cirewa da kuma amfani da albarkatun ƙasa ba bisa ƙa ida ba kaman sare itatuwa batare da maye gurbin suba hakannan manoma zasu iya bin mata matakan kiyaye albarkatun ruwa da kuma tsare tsaran tsage don rage ta tasirin canjin yanayi a wasu lokuta gwabnati da kungiyoyin raya ƙasa suna gudanar da shirye shirye na kiyaye dab bobi da tsirarai na halitta manoman kwakwa a yanki tsakiyar Naijeriya na iya shiga cikin irin wannan shirin wanda ze basu damar fahimtar yadda zasu shu ka kwakwa cikin tsarin da baze kawo illa ga muhallin dake kewaye da suba wannan shirin ze kuma temaka wajan ba da damar samun kuɗin tallafi ko cewan daga gwabnati ko ƙungiyoyi masu zaman kansu akwai buƙatar a ilimantar da manoma kwa kwa gameda mahimmanci kiyaye dab bobi da tsirarai na halitta wannan yana ciki ayukan sabis na shugabanci na noma da zsu iya horar da manoma kan hanyoyin inganta noman kwakwa batare da lallata muhalli ba ta hanyar sama da horo da kuma tallafin ilimi manoma zasu iya fahimtar yadda zasu dedaita noman kwakwa da kuma kiyaye albarkatun ƙasa

ita tuwan ƙwaƙwa suna taka muhimmiyar rawa wajan kula da lafiyar ƙasa da kuma hana samun matsalolin gurɓatar ƙasa a yankunan gabar teku na najeriya musamman a jahohin delter da akwaibom wannan yana faruw ne ta hanyar tsarin ganyan itatuwan ƙwaƙwa da yanda suke taimakawa wajan kiyaye ingancin kasa da kuma hana asarar ƙasa a cikin yankunan gaɓar teku musamman a jahohin delter da akwaibom itatuwan ƙwaƙwa suna taimakawa wajan hana rashin ruwa ganyan itatuwan ƙwaƙwa da rassansu suna taimakawa wajan rufe saman ƙasa wanda ke hana ruwa daga barin ƙasa da kuma rage girman ruwan sama da zai iya kaiwa ga gurɓata ƙasa wannan yana kare filayan daga satar ƙasa da kuma inganta yanayin ƙasa a lokacin damina ita tuwan ƙwaƙwa suna taimakawa wajan inganta tsarin zubar ruwa daga cikin ƙasa rassansu suna gudanar da aiki shaƙar ruwa daga ƙasa wanda ke taimakawa wajan kiyaye ɗankon ƙasa da kuam hana ruwa ɗaukewa daga yawan ƙasa daga tafkin ko ruwan sama wannan yana na tabbatar da cewa ƙasa tana samun ishasshan ruwa ke taimakawa wajan lafiyar ƙasa da kuma inganta ingancin albarkatun ƙasa itatuwan ƙwaƙwa suna fitar da abubuwa masu gina ƙasa daga cikin rassansu wanda ke taimakawa wajan inganta sinadaran ƙasa kamarsu netrogen wannan yana karfafa lafiyar ƙasa da kuma taimakawa wajan bunƙasa noman gona a cikin yankunan gabar tekun sinadaran da itatuwan ƙwaƙwa ke samarwa suna taimakawa wajan kiyaye lafiyar ƙasa da kuma han raguwar albarkatun ƙasa a yankunan a cikin yankunan gaɓar teku guguwa da iska me karfi na ɗaya daga cikin matsalolin dake haifar da tasiri ga albarkatun ƙasa da muhalli itatuwan ƙwaƙwa suna taimakawa wajan rage karfin guguwa da iska me tsanani ta hanyar aiki a matsayin ƙasan garfadiya wannan yana rage mummunan tasirin guguwa a kan ƙasa da kuma rage hasarar albarkatun ƙasa itatuwan ƙwaƙwa suna bayar da guraran zama ga dabbobi da tsirai na halitta a cikin yankunan gabar teku wannan yana taimakawa wajan kiyaye daidai to na yanayin halittu da kuma kariya daga raguwa ko lalacewar wasu nau'ikan dabbobi da tsirarai ta hanyar samar da wannan kariya itatuwan ƙwaƙwa suna taimakawa wajan kula da tsarin rayuwa na dabbobi da tsirarai yankunan gabar teku a cikin yankunan gabar teku manoma na amfani da itatuwan ƙwaƙwa wajan samar da aikin noma kamar yanda ake amfani da ganyan ƙwaƙwa ko kuma itacan ƙwaƙwa wajan gina gidaje ko abinci wannan yana taimakawa wajan karfafa al'umma da kuma rage tasirin lalata muhallin ƙasa wannan sune wasu daga cikin abubuwa

manoman kwakwa a yankin arewa tsakiyar Najeriya musamman a jihohin pilatu da nasarawa suna puskantar ƙalubale da dama daga canjin yanayi wanda ke tasiri ga bunƙasar itatuwan kwakwa da kuma ampaninsu canjin yanayi na kawo matsaloli kamar sauyin zafi rashin ruwan sama da kuma haɗarin guguwa wanda zai iya shapar girma da yawan ampanin itatuwan kwakwa manoman kwakwa na iya ampani da dabara na shuka itatuwan kwakwa waɗanda su kan dace da yanayin canjin yanayi hakan zai kasance mai kyau a zaɓin irin su kwakwa wanda ke da ikon jure zafin rana da rashin ruwa wasu daga cikin nau'in kwakwa na zamani suna da ƙarpi wajen jure yanayi me tsanani wanda ze taimaka wajen rage asara manoman kwakwa na iya ampani da tsarin noma me ɗorewa wanda zai taimaka wajen kiyaye ƙasa daga gurɓatar da kuma rage tasirin rashin ruwan sama wannan tsarin yana haɗawa da shuka itatuwan kwakwa tare da wasu suke shuke na ƙasa ko kuma ampani da dabarun shuka itatuwan a cikin tsarin da ze rupe sama da ƙasa da ganye don rage zafin rana da kuma irojo daga cikin hanyoyin magance matsalan rashin ruwan sama shine ampani da hanyoyin shayar da itatuwan kwakwa wannan na iya haɗawa da ampani da ruwan rijiya ko ruwan sama da aka tara domin shayar da itatuwan kwakwa a lokacin damina ko lokacin da ruwan sama be ishe su ba hakan nan manoma na iya ampani da pasahar shayar da ruwan sama ruwa me kyau ta hanyar ampani da na'urorin shayar da ruwa don rage yawan ampani da ruwa da kuma kare mahalli yin amfani da itatuwan kwakwa a cikin tsarin dake haɗawa da wasu shuke shuke ko ciyayi ze taimaka wajen kiyaye yanayin ƙasa itatuwan kwakwa da wasu shuke shuke na iya taimakawa wajen kiyaye jiƙan ƙasa hana asarar ruwa da kuma rage zapin ƙasa wannan yana da mahimmanci musamman a yankin pilatu da nasarawa inda yanayin zapi da sauyin yanayi ke shapar albarkatun ƙasa tsarin kula da lafiyar itatuwan kwakwa yana da mahimmanci wajen tabbatar da cewa itatuwa sun cigaba da bunƙasa cikin ƙoshin lapiya da kuma canjin yanayi hakan na nupin kare itatuwan daga cututtuka da ƙwari wanda ze iya shapar girman itatuwan kwakwa a lokacin da yanayi ya zama me ƙunci hakan nan manoman kwakwa zasu iya ampani da magunguna na halitta ko na zamani don kare itatuwan daga cututtuka da sauran barazanar lapiyassu amfani da hanyoyin samun ilimi manoman kwakwa a lonal a wannan yanki na iya ampani da sabbin hanyoyi samun ilimi daga sabis da shugabanci na noma don haka koyan yanda zasu magance illolin canjin yanayi ƙungiyoyin noma da hukumomi na gwabnati suna bada horo kan hanyoyin da zasu taimakawa manoma wajen inganta noma da kuma magance tasirin canjin yanayi hakan ze taimaka wajen samun dabaru na musamman don kula da itatuwan kwakwa musamman a lokacin da aka samu sauyin yanayi mai tsanani

Amfani shukan kwakwa da wasu shuke shuken amfani shukan kwakwa da wasu shuke shuken yana temakawa wajan samun am fanin gona daga shuke shuke daban daban a lokaci guda wanda ze iya ƙara yawan abinci da kayayyakin kasuwanci musali shukan kwakwa tare da ta rogo na na nufin samun kuɗa ɗan shiga daga wasu amfanin gona guda biyu alokaci guda shukan kwakwa yana daga cikin shuke shuke dake amfani wajan samr da man fetir da sauran kayyayaki masu amfani haɗakan shukokin yana temaka kawa wajan ƙara yawan kayayyakin kasuwanci da za a iya siyarwa musamman idan aka haɗa musamman idan aka haɗashi da shukar kwakwa da kuma ta rogo sannan yana rage haɗarin lalacewar gona yin amfani da shuke shuke daban daban a gonaki yana rage haɗarin zubar da amfanin gona da amfani gona gaba ɗaya sakama kon yanayi mara kyau ko cuccutuka musalin idan aka samu matsala wajan girbin kwakwa kokuma wajan rogo yana iya ƙƴɓɗaukan nauyin samar da kuɗa ɗan shiga haɗakar shuke shuke yana tema kawa wajan bunƙasa tattalin arziki na manoma musamman ma idan aka samu daman sarrafa kayan gona acikin gida ko a kasuwannin cikin ƙasar wannan yana ƙara bunkasa hanyoyin kasuwanci na gida sannan akwai ƙalu bale da dama wanda suke ɗauka idan aka haɗa shukan kwakwa tare da wasu shuke shuken tsawon lokacin girbi kwakwa yana ɗaukan lokaci mai tsawo kafin yafara girbi wanda ze iya kawo tangarɗa ga manoma idan basu samu ishashshan kuɗaɗan ba daga sauran shuke shuken ba kwakwa ko rogo na iya girma cinkin ƙan ƙanin lokaci fiyada kwakwa shuka, shuka kwakwa yana yana buƙatar kulawa sosai saboda yanada yawan buƙatu na ruwa da abinci wanda ze iya zama ƙalu bale daga shuka wasu amfanin gona a gefe wannan yana nufin manoma na buƙatan kula da dabbobi da shuke shuke guda biyu wanda ze iya zama aikin wahala da cin dokanshi har kokin sarrafa kayan gona daga shuke shuke daban daban yana buƙatan ilimi da fsaha manoma na buƙatar ƙwarewa wajan tsara yadda zasu raba filayan gona da kuma kulada ko wani shuka ka yadda yakamata domin kaucewa cinye albarkacin ƙasa idan aka samu saɓani akasuwan akasuwani siyar da kayan gona ko rashin wadatar abinci manoma na iya fuskantan matsala wajan siyarda kayayyakin da aka dasa wannan yana iya kawo asarar da manoma musamman kaman akwai ƙarancin buƙatan kaya kamar su kwakwa ko rogo a ƙarshe shi wannan haɗakan haɗa kan shuke shuke na kwakwa da sauran shuke shuke kaman su rogo yana, yanada tasiri sosai sannan ku ma tsaloli sosai manoma na buƙatan ingan taccen ilimi da tallafi daga gwabnati ko kungiyoyi dan tabbatar da cigaban wannan tsarin noma

A Najeriya abarba na fiskantar wasu cututtuka da kwari dai ke iya shafan girmansu da kuma liyar su akwai kwari kala kal na farko akwai kwarin fan'aful milibok [pineapple mealbog] wannan kwaro yana shafan itatuwan abarba ta hanyar tsugunawa a ganyan shuka inda ya ke cinye ruwan jiki na shuar yana haifar da lala cewar ganye da kuma rage yawan amfanin gona hakannan yana haifar da yawan canjin launin ganye da kuma kwaruwa cikin cire mai daga shukar akwai karo na rot wail [root wuveil] wannan kwro yana cinye tushan shukan abarba wanda wanda wannan yana janyowa itacen abarba ya raunana kuma yana iya haifar da mutuwar itacen gabadaya idan ba a dauki matakin dakile shi ba wannan karo yana iya kuma kawo nakasu ga ganyaye da kuma sauran sassan shukan a kwai kwaro na katafila katafila [ctappila] suna ciye ganyan gwanda wanda zai iya rage girman shukar ya kuma kawo lalacewa suna cin ganyen sama wanda zai iya haifar da yawan lalacewar iitacen, itacen abarba akwai kwaro na tai mis temis suna cun danya, ganyan da kuma ginin duga-dugan kasa a jikin itacen abarba wanda zai iya janyo rauni ga tushen shukar haka nan suna cin kasa a kusa da itacen wanda zai iya haifar da raguwar girma da kuma yawan amfani da ake samu daga shukar sannan akwai cututtuka kamar cutar rutrot [root-rot] rut rot [root-rot ] na daya daga cikin manyan cututtuka da ke shafan tushen icen abarba cutar tana haifar da lalacewar tushen da kuma sufar shukar a lokacin da wannan cuta ta kamu shukar tana jin rawni kuma ba ta samun isashshen ruwa ko abinci wannan zai iya jawo mutuwar itacuwa sannan akwai cutar pen'afui rildiziz [Pinapple reals diseas] wannan cuta tana shafar itatuwar abarba ta hanyar lalata tushen shuka wanda ke sa itace ya fara bushewa kuma ya fara mutuwa cutar tana haifar da gajiya da kuma shuka da kuma rage amfanin gona sannan akwai hanyoyi da dama da za a bi domin madance kwari da kuma tsutsotsin amfani da magun-gunan kwari da magun-guna fungal saiyda rungal said [fungya side] na zamani yana temakawa wajan magance matsaloli da kwari da cututtuka yin amfani da hanyoyin staftace gona kamar cire itatuwar da suka kamu da cuta ko kwari zai temaka wajan jaye dakile yaduwar su hakanan tabbatar da tsarin shayarwa mai kyau da kuma inganta kula kulawar kasa zai temaka wajan rage damuwa ga shukar abarba da kuma kara da kuma kara lafiyar shi manoman abarba a Najeriya na fiskantar matsaloli daga kwari da cututtuk amma ta hanyar amfani da hanyoyin kariya ta amfani da magunguna za a iya samun kariya daga wannan matsaloli da kuma tabbatar da lafiyan itatuwan abarba

in Akwai ƙalubale da haɗari da ke tattare da adana abinci da albarakatun dabbobi. Ga wasu misali Na farko lalacewar abinci idan aka adana abinci a cikin ingantaccen wuri da yanayi ya lalacewa ko yin ƙalubale saboda danshi ko zafi idan aka ajiye shi lokacin zafi ba a dubawa sanadiyyar haka gaskiyar magana yana lalacewa. yana lalacewa wannan na iya lacewa hatsari ko ciyawa za su samu kora ko kuma su fara fure za ka ga alama dai na sinadarin cututtuka ga dabbobi Na biyu akwai da ƙwayoyin cuta idan abinci bai dace da tsare-tsaren adanawa ba zai iya jawo matsaloli kamar ƙwaro ko ƙwayoyin cuta da za su lalata abincin. Wannan na iya zama haɗari ga lafiyar dabbobi musamman idan dabbobin suka ci abincin. da bai dace ba. tsarin abinci ya ƙare ko a rasa isasshe idan ba a kiyaye adana abinci da albarkatun dabbobi ba, akwai yiwuwar cewa dabbobi za su rasa isasshen ciyawa a lokacin da suke buƙata. wannan na iya kawo matsala musamman idan akwai yawan dabbobi ko kuma canje-canje a cikin yanayin muhalli na huɗdun su, matsalar adana ruwa idan ba a adana ruwa cikin tsabta ba ko kuma ba a kiyaye shi daga gurɓata ba zai iya zama barazana ga lafiyar dabbobi ruwa gurɓatacce na iya jawo cututtuka ko rashin lafiya in akai rashin sa'a ma har su mutu. canje-canjen yanayi. Yanayin muhalli kamar damina ko rani na iya shafar adana abinci Idan yanayin zafi mai yawa ko kuma ruwan sama ya na ƙaru, abinci na iya lalacewa. Rashin tsare-tsaren adana. Idan ba a samarda ingantaccen wuraren adanawa ba kamar ɗaukar ajiyar abinci ko kuwararen ajiye ruwa. Yana yiwuwa abincin ko albarkatunsu ya lalace su zama marar sa inganci, wannan na iya rage ingancin abincin dabba. amfani da kayan magunguna sinadari Idan an yi amfani da magungunan kariya ko sinadari da ba su dace ba ko kuma idan ba a kiyaye amfani da su ba yanda ya kamata yana iya zama barazana ga lafiyar dabbobi hakan yana iya kawo matsala idan ba a kiyaye ba. wannan na nunatawa cewa yana da muhimmanci a kula sosai yadda ake adana abinci da albarkatunsu dabbobi domin tabbatar da cewa suna cikin inganci da kuma gujewa ga duk wani hatsari.

manoma abarba a najeriya na fuskantar manyan ƙalubale da ke shafan ingancin amfanin gona da kuma riba daga nomansu aƙwai matsalar ruwan sama a najeriya musamman a yan kunan dake arewa manoma abarba na fuskantar matsalar rashin ishasshan ruwan sama abarba tana buƙatar ruwa me yawa kuma rashin ishasshan ruwa yana kawo angarɗa me girma shuka da kuma yawan amfanin da ake samu a lokacin baza ra ko lokacin da ruwan sama ya ragu manoma na fuskantar matsalar shayar da itatuwansu wanda zai iya rage amfani gona a ƙ aƙwai matsalar ƙwari da cututtukan abarba a ƙ a ƙ a ƙ ƙ a ƙ a ƙ wannan yana ɗaya daga cikin manyan matsaloli da manoma ke fuskanta ƙwari kamarsu root bibble pineapplemilybulk suna cinye ganyayyaki da kuma tushen shuka wanda ke haifar da lalacewa itatacan abarba hakanan cututtuka kamarsu root but suna shafar ganyan da ƴa'ƴan abarba suke wanda ke rage ingancin amfanin da ake samu daƙile wannan matsalar yana buƙatar kulawa sosai da amfani da magungunan ƙwarai da wanda kuma zai iya ƙara farashin noma rashin ingantatcan tushan shuka manoma da yawa suna fuskantar matsalar samun tushan shuka na inganci wasu suna amfani da shuka da ba a dasa daga tushe me kyau ba wanda hakan na iya kawo matsala na ya ɗuwar cututtuka rashin samun ishasshan tushan shuka na inganci yana haifar da ƙarancin yawan amfani da ake samu daga gonaki matslar kasuwanci da kasuwa ita ma babbar matsala ce da manoma ke wannan ke fuskanta a wasu lokuta abarba yana lalacewa kafin akai shi kasuwa saboda rashin hanyoyin jigilar kayayyaki da kuma rashin tsare tsaran kasuwa wannan yana sa manoma su rasa riba daga aikinsu tsadar kuɗin shuka da kayan aiki ita ma matsala ce babba da manoma ke fuskanta matslar samun kayan aiki na zamani kamar magungunan kariya da kayan aikin noma yana ɗaya daga cikin matsalolin da manoma ke fuskanta hakanan tsadar kayan aiki da tsadar ruwan shayarwa na zamani kamar drip irrigation yana kawo wahala ga manoma musammam ma a yan kunan karkara inda ake fama da talauci canje canjan yanayi canje canjan yanayi na duniya suna shafar nomar abarba zafin rana me yawa ko kuma ruwan sama me yawa yana iya kawo matsaloli ga girman abarba hakan nan yana shafar yawan amfani da manoma ke samu musamman a lokacin da aka samu ruwan sama me yawa ko kuma lokacin zafi me yawa rashin ilimi wasu manoma basu da ishasshan ilimi game da hanyoyin zamani na noma kula da gonaki ko kuma inganta amfanin gona rashin samun horarwa ko shawarwari daga masana na taimakawa wajan magance matsaloli da suke fuskanta wannan yana haifar da ƙarancin fahimta game da yanda za a kula da shuka da kuma yadda guje matsaloli kamar ƙwayoyi da cututtuka sannan aƙwai kudin aiki na man power rashin isasshan ma'aikata ko kuma ƙwararru na aikin gona yana ɗaya daga cikin matsalolin da manoman ke fuskanta wannan na haifar da karancin iya gudanar da aiyukan noma cikin lokaci da kuma tsaftace gona da ƙwari da cututtuka manoman abarba a najeriya suna fuskantar ƙalubale da yawa daga matsalolin ruwa kwari kasuwanci da kuam rashin kayan aiki dole ne a samar da hanyoyin magance waɗannan matsaloli ta hanyar ilimi horarwa da kuma inganta tsare tsaran ruwa na zamani

Noman abarba a Najeriya yana da matakai masu mahimmanci don tabbatar da samun ingantaccen amfanin gona matakai kamar zaɓin wurin shuka wurin da za shuka abarba yana da muhimmanci sosai ya kamata manoma su zaɓi ƙasar da ke da kyau me kyau wajen ruwa da kuma wanda ba ta da cinkoson shuka hakan nan ƙasar da ke da tsarin ƙasa mai kyau wadda ba ta shan ruwa mai yawa ko kuma ƙasa mai gishiri zai fi dacewa Abarba yana son ƙasa mai laushi da kuma mai kyau wajen aiki Shirya ƙasa kafin a shirya abarba manoma su shirya ƙasar da kyau ta hanyar hura ko shuka kayan gyara ƙasa kamar taki da kuma shayarwa domin ƙara inganta lafiyara ƙasa Hakan nan dole ne a cire dukkanin shukar da ba a buƙata ko kuma datti da ke kan ƙasar domin hana yaɗuwar ƙwari da cututtuka sannan ana yin zaɓen tushen shuka na inganci yana da matuƙar muhimmanci mafi yawan lokuta ana amfani da chrome ko kuma sleeves sassan gwanda daga shuka da tabbatar cewa tushen da aka zaɓa yana da lafiya lafiya ba a cikin yanayin da zai iya yaɗa cuta ko cututtuka ba lokacin shuka abarba yana da muhimmanci musamman a Najeriya in da yanayin zafi da ra ra na ruwan sama na iya shafar girmanta a mafi, a mafi yawan yankuna lokacin shuka mafi kyau yana kasancewa tsakanin watan mayu zuwa satumba. lokacin da ake samun isasshen ruwa da kuma zafi mai kyau wannan yana ba da damar shuka ta fara girma alokacin damina ko ruwan sama tasarin tazara tsakanin shuka na abarba yana ba da muhimmanci wajen samun ingantaccen girma da kuma lafiya ana ba da shawara a shuka gwanda a cikin tazara na talatin zuwa arba'in da biyar kima nin centi meter tsakanin kowane shuka da kuma ɗaya da ɗigo biyu zuwa ɗaya da ɗigo biyar na mita tsakanin layin shuka wannan yana ba da isasshen sarari ga kowane shuka don samun abinci da ruwa mai kyau lokacin da ake shuka gwanda, irin lokacin da ake shuka abarba yana da muhimmanci a tabbatar da cewa tushen yana shuka yana shuka cikin zurfin ƙasa mai kyau ana shuka tushen abarba a cikin zurfi na sha biyar zuwa na ashirin centi meter domin tabbatar da cewa tushen yana samun isasshen ruwa da abinci daga ƙasa wannan yana taimakawa wajen hana tushen samun iska mai yawa ko kuma shuka ya bushe shayarwa yana da muhimmanci a lokacin da ake shuka abarba musamman a lokacin da ruwan sama ba ya isarsa da kyau A kwai buƙatar a shayar da shukar abarba a hankali musamman a loakcin fari ko lokacin zafi ana iya amfani da hanyoyin shayarwa kamar irrigation ko kuma shayarwa ta hanyar ruwan sama wanda zai rage damuwar shuka. domin samun ingantaccen noman abarba a Najeriya, yana da muhimmanci manoma su kula da tsarukan shuka daga zaɓin tushen shuka zuwa lokacin shuka da kuma tazara tsakanin shuka. hakan na tabbatar da cewa haka na tabbatar da cewa an shirya wa shuka tana da kyau kula da ƙasa da kuma amfani da hanyoyin magance ƙwari. da cututtuka zai taimaka wajen samun amfanin abarba mai kyau da yawa.

Manoman abarba a Najeriya na fuskantar ƙalubale wajen kula da buƙatun ruwa na shukan abarba musamman ganin yadda yanayin ruwa na shekara shekara ya ke canzawa inda ake samun lokacin ruwan sama mai yawa da lokacin bushewa. Saboda haka yana da mahimmanci manoma su san yadda za su tsara tsarin shayarwa da kyau domin tabbatar da cewa shukan abarba na samun ruwa a duk lokacin da ake buƙata. Kamar hanyoyin tsare tsaren shayarwa daidai da yanayi. A Najeriya akwai yankunan da suke samun ruwan sama mai yawa a lokacin damina Mayu zuwa Oktoba da kuma yankuna masu bushewa ko rashin isasshen ruwa a lokacin rani Nuwamba zuwa Afrilu dan haka manoma su tsara tsarin shayarwa daidai da yanayin ruwan sama a yankinsu a yankunan da ake samun isasshen ruwa manoma su yi amfani da wannan lokaci dan tara ruwan da za su amfani da shi a lokacin bushewa. Sannan amfani da irrigation hanyoyin shayarwa na zamani kamar drib irrigation suna taimakawa wajen rage yawan amfani da ruwa yanayin shayarwa na abarbar wannan tsari yana kawo ruwa kai tsaye zuwa tushen tushen shukar wanda ke rage asarar ruwa daga iska ko daga ƙasa hakannan yana taimakawa wajen tabbatar da cewa kowane shuka yana samun isasshen ruwa wanda zai inganta girma da lafiyan shuka. Amfani da ruwan sama, a wasu yankunan ana iya tattara ruwan sama daga rufi ko kuma daga madatsun ruwa dan shayar da abarba wannan yana taimakawa wajen rage dogaro da tsarin shayarwa na daga rijiya ko ruwan lantarki. Manoma na iya amfani da tankunan ruwa ko kuma rumbunan tattara ruwa domin adana ruwan sama da zai taimaka musu lokacin da ya ragu lokacin bushewa. Manoma na iya kula da ƙasa ta hanyan amfani da rufe ƙasa da kayan noma kamar ganyaye ko ƙwari wanda zai taimaka wajen kiyaye danshi a cikin ƙasa. Wannan yana rage bushewar ƙasa da kuma taimakawa wajen hana ruwa fita cikin sauri, hakannan amfani da wannan hanya na rarraba ƙasa zuwa matakai yana taimakawa wajen rage kwakkwara na ruwa kwarara na ruwa kwarara na ruwa da kuma dabarar adana ruwa a cikin kasa. Manoma na iya amfani da hanyar tsarin tattara ruwan sama domin adana ruwa da aka samu daga ruwan sama wannan yana taimakawa wajen shayar da shukan abarba a lokacin da ake bukata lokacin bushewa kuma ko kuma a lokacin ruwan sama bai isa ba wannan hanya tana rage dogaro da sauran hanyoyin shayarwa da kuma kula da ruwa a gonaki. Sannan a yayin shayarwa yana da mahimmanci a guje wa amfani da ruwa fiye da kima sannan manoma na iya amfani da tsarin sprinkler irrigation wanda ke wanda ke ruwan kasa cikin yanayi mai kyau da kuma tabbatar da cewa kowane shuka yana samun isasshen ruwa ba tare da batar da ruwa ba wannan tsarin yana taimakawa wajen rarraba ruwa daidai tsakanin shuka da kuma rage matsalolin ruwa mai yawa ko kasa mai ruwa fiye da kima sannan yana da kyau mutane su kula da batutun ruwa da kuma buƙatun su lokacin da suke shuka abarba a Najeriya.

A Najeriya manoma na iya amfani da hanyiyi guda biyu na musamman wajan noman abarba wato hanyar amfani da tushrn shuka kokuma ganye na abarba hanyoyin da ake bi wajan noman abarba sun hada da zabin tushe shuka amafi yawan lokuta manoma na amfani da kirawan kan gwanda ko kuma sassan gwanda don shuka sabbin shuka wannan yana nufin zaban sassa na abarba wanda keda lafiya kuma kuma ba a cika da cututtuka ko kwari a lokacin da ake zaban tushrn shuka yana da mahimmanci a tabbatar da cewa tushen yana da kyau kuma yana da karfin girma a lokacin cire tushen abarba daga shuka yana da mahimmanci ayi hakan cikin kula domin tabbatar da cewa ba ayi mummunan tasiri ga tushen ba ana cire kan ko kuma sassan ganyan daga abarba mai girma wanda aka zubz a cikin kasa sannan a bar sui a cikin wuri mai sanyi na dan lokaci kafin a shuka shi bayan an cire tushen shuka na abarba bayan an cire tushen shuka daga abarba yana da kyau a bar tushen shuka ya bushe na dan lokaci ko a cikin kwanaki biyu zuwa uku kafin a shukashi a cikin kasa wannan yana temakawa wajan rage yawan konewar tushen daga kwayoyin cuta da ku ko kuma ruwa mai yawa shukan abarba yana bukatar tazara mai kyau tsakanin kowani shuka domin samun isashshen ruwa da abinci yana da kyau a shuka tushen abarba a cikin tazara talatin zuwa arbain da biyar tsakanin kowani shuka da kuma daya dugo biyu zuwa daya dugo biyar na mita tsakanin layukan shuka wannan yana ba kowani shuka isashshen sarari domin samun girma mai kyau bayan shuka yana da mahimmanci a kula da tushen abarba ta hanyar tabbatar da cewa yana samun ruwa mai kyau ana iya amfani da hanyoyin shayarwa kamar tirifgeshon ko amfani da ruwan sama domin tabbatar da cewa tushen abarba yana samun isashshen ruwa bugu da kari ana iya amfani da kayan kariya dan magance kwari ko cututtuka daga shuka manoma na bukatar shuka tushan abarba a cikin kasa mai kyau da bata da matsalar ruuwa da bata da matsalar ruwa ko gishiri kasa mai laushi da kuma mai kyau wajan ayki tana da matukar mahimmanci yana da kyau a samu wurare masu kyau da kuma tabbatar da cewa kasa tana da kyau domin samun ingan taccen shuka bayan shuka tushen abarba yana da mahimmanci a kula da shukar ta hanyar cire ganyan da ba su da amfani ko wadan da suka mutu hakannan ana bukatar cire ko wano kwari dake shafar shukar wnnan yana temakawa wajan tabbatar da lafiyar shuka ko kuma rage yaduwar cututtuka a lokcin girma shukar abarba tan bukatar abinci mai kyau daga cikin kasa kamar taki ko kuma kayan amfanin gona manoma su tabbatar da cewa kasa tana samun taki mai kyau da kuma abinci wanda zai temaka wajan inganta nauyin girma da lafiyar shuka manoma na iya amfani da fasahar zamani wajan gane lokaci da tushen abarba wanda zai girma ko lokacin da ya kamata a shuka hakannan akwai kayan ayki na zamani da manoma za suyi amfani da su dan kula da bukatun shuka irin su na'ura mai auna danshi ko kuma tsarin shayarwa mai kyau manoma za su iya rarraba tushen abarba a cikin gidajen gona, kokuma wuraran da aka shirya domin hakan wannan yana temakawa wajan samun karin shuka da kuma yawan girma duk da haka yana da mahimmanci a kula da tazara, da kuma yanayin kasa a wannan lokaci domin samun ingantaccen dirma da lafiya na abarba manoma a Najeriya suna amfani da hanyoyin cire tushen kwanda ko kuma silifs domin shuka sabbin shuka a tabbatar da cewa atabbatar da cewa tushen shuka yana da kyau da kuma samun isashshen ruwa da abinci mai kyau a cikin kasa wannan yana temakawa wajan samun girma mai kyau da kuma ingantaccen amfanin gona abarba